Hosha dzakawanda dzemazuwa ano ihosha dzakaomarara maningi zvekuti vantu kuti havambokurudzirwi asi kuti anotoona ega kuti hosha iyi kuti tikwanise kuihina tofanira kunge takazvichengetedza iwona ega nembasha dzinoshongedzeka kuti tisabatwawo ngehosha dzisazotapukire kuende ku....

Ibaari gwinyiso yemene dzimweni dzehosha dzetiri kusangana nadzo hosha muntaraunda mwedu ihosha dzinenge dzakaomarara maningi dzinobaatooneka kuti hosha idzi kuti dzihinike. Zvirokwazvo panode kutoshandise mitombo dzinenge dzakaomarara zvekuti pamweni pacho hosha idzi dzinohinika asi dzinenge dzichida kukasika kuonekwa dzisati dzanyanya kusha...

Ibari gwinyiso yemene hosha dziri kuhamba mazuwa ano ihosha dzakabaomarara zvekuti dzinenge madhokodheya anenge eitokurudzirw kuti ashonge mbasha dzakange kakuchengetedza ngekuti pamweni pacho hosha dzinopeisira dzatapukire kuenda pane madhokodheya anotidetsera.

Ibari gwinyiso remene zviro kwazvo hosha dzirikubata anhu mazuwa ano ,zvinobaade kuende kuzvibhehleya ngenyaya yekuti hosha idzi amunawe!dzimweni dzacho dzakaba amorara zvekuti ukanonoka kuende kuchibhehlera zvinobaashata zvekuti pamweni pacho nendaramo inozoto shatawo zvekuti upenyu hunopera.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo zvinobaakurudzirwa maningi kuti hosha padzinobata zviite zviro zvakanaka ngenyaya yekuti pamweni pacho hosha dzinobata dzinenge dzakaomarara zvekuti waenda kuzvibhedhlera unofanaenda kubhedhlera mweipuwe mitombo inoita kuti hosha idzona dzikasike kupera

Ibarigwinyiso yemene zvirokwazvo zvinobakurudzirwa kuvabereki anenge ane ana adodori kuti arambe echienda navo kuzvibhedhlera. Ngenyaya yekuti pamweni pacho zvinokurudzirwa nenyaya yekuti kuzvibhedhleya ndiko kunokwaniswa kuhinwa hosha ana adodori hareketi. Zvinoreva kuti pamweni pacho patorine hosha hazvioneki nekuti mwana mudoko hakwanisi kureketa kuti ndirikuzwe pano.

Igwinyiso remene, dzimweni dzehosha dzirikubata anhu ihosha dzakaomarara maningi zvekuti madhokodheya achatokurudzirwi asi anonga otoziya emene ngekuti panotode kushonga mbasha dzinotidziirira kuti hosha dzisatibata.

Ibari gwinyiso remene hosha dziri kubata antu vechizvino zvino ihosha dzakaomarara maningi zvekuti pamweni pacho ukasaenda kuchibhedhlera zvinoita kuti ndaramo yako nehutano udzikire asi pamweni pacho paunoenda kuzvibhedhlera madhokodheya anokurudzirwa ushonge hembe dzinovadzivirira kubva kuhosha dzona idzodzo.

Ibaari gwinyiso yemene, hosha dziri kubata antu mazuwaano ihosha dzakaomarara maningi, zvekuti hosha idzona idzodzo, dzinofane kuti uende kuchibhedhleya. Pamweni pacho hosha dzinobata ana adodori zvekuti akasabatikirwa maningi anokuwadzwa ndidzo hosha idzona.

Ibaari gwinyiso yemene mazuwaano zvabaa zviro zvakanaka maningi ngenyaya yekuti kudhaya ko madhogodheya anga asingambohambi mantaraunda zvaakuita kuti hosha dziite dzinohamba dzishoma ngenyaya yekuti madhokodheya anotopinde muntaraunda opa anhu mitombo zviro zvoita zvakanaka.

Hosha dzakawanda dzirikubata antu muntaraunda ihosha dzakaomarara maningi zvokuti pamweni pacho madhokodheya anenge eitokurudzirwa antu kuti atore mbasha dzinoadzivirira kubva muhosha idzi nekuti dzimweni dzehosha idzi dzinotapukira kuenda kwaari.

Zvirokwazvo ibarigwinyiso yemene unotoone kuti hosha dzimweni dzirikutibata pamweni pacho inyaya yekusazvibatikira ende pamweni pacho madhokodheya anokurudzirwa kuti ashambidze mbasha dzinoita vadziirirwe kubva kuhosha idzi pamweni pacho dzinotapukira kuenda.

Ibari gwinyiso yemene hosha dziri kubata antu pamweni pacho ihosha dzakaomarara zvekuti dzinotoda kudetsera kuti dzipere zvekuti tinoona kuti kuzvibhedhleya tinombadetserwa pane kuswera kumhatso teishingirira zviro zvinezvi.

Ibari gwinyiso yemene dzimweni dzehosha dzinotibata ihosha dzakaomarara maningi zvekuti ashandi emuzvibhedhlera nemadhokodheya anotokurudzirwa kuti ashonge nhumbi dzinoachengetedza kubva muhosha idzi nekuti dzinokona kutapukira kuenda kwaari nekuti dzimweni dzehosha idzi dzinemge dzeitapukira.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo zvinobaadetsera maningi ngenyaya yekuti dzimweni hosha ihosha dzakaomarara zvekuti. Pamweni pacho madhokoteya anokurudzirwa kuti ashonge mbatya dzinoadzivirira kubva kuhosha idzodzi nekuti dzinokone kungotapukira.

Ibari gwinyiso yemene hosha dziri kubata anhu veiuya nadzo kuchibhedhleya kwatinoshanda dzimweni hosha idzo dzakabaomarara maningi zvekuti zvirokwazvo kakurutu tinokurudzirwa kupfeke mbasha dzakashambidzika kuti tisatapurirwa hoshadzo.

Ibari gwinyiso yemene hosha dzemazuwano ihosha dzakaomarara maningi zvokuti madhokodheya anobakurudzirwa kakurutu kuti panenge achihine hosha ashonge mbahla dzinoachengetedza nganyaaa yekuti pamweni pacho hosha dzacho dzinokona kutotapukira kuende paari.

Ibari gwinyiso yomene hosha dzirikubata antu mazuwano ihosha dzakaomarara maningi zvekuti kuti dzipore hosha idzona dzinode kuti dzitoenderwe kuzvibhedhlera madhokodheya acho achitokurudzirwe kuti apfeke mbasha dzinoshongedze kuti asazotapukirwa ngehosha idzona.

Ibaari gwinyiso yemene dzimweni dzehosha dzirikutenderera ihosha dzakaomarara maningi zvekuti madhogodheya anenge echitokurudzirwa kuti ashongedze mbasha dzakanaka. Ngekuti pamweni pachona madhogodheya anotoshongedza mbasha dzinoadziirira kuti asabatwawo ngehosha dzona idzodzo.

Igwinyiso yemene, hosha dziri kubata antu mazuwa ano ihosha dzakaomarara maningi zvekuti madhokodheya anotoziya kuti pakauya hosha yakaomarara vanogara vakashambidza mbasha dzinoita kuti vazvidzivirire ngenyaya yekuti hosha idzi ngedzakaomarara dzogona kutapukira kuenda kwavari.

Ibaari gwinyiso remene dzimweni dzehosha dziri kubata antu mazuwa ano ihosha dzekuti madhokodheya akasadzishongedza mbatya dzinoite kuti adziirirwe anotobatirawo hosha otoite zviro zvakashata. Tinokurudzira kuti madhokodheya ashonge hembe dzekuti anodzidzivirira kuzvirwere kuti vasatapukirwa.

Zvinobadakadza maningi ngekuti muzvibhedhlera umu kamuhinirwe karikuitwe hosha unobanatsokutoona kuti zvibari zvemhando yepamusorosoro soro madhokodheya anotobahine hosha yakakurisa eikutsanangurira kuti chiinyi chinenge chashupa kuti anohina sei hosha yacho .

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo unobatoone kuti mitombo yetiri kushandisirwa kuhina hosha yakakosha mundaramo yedu ngekuti mitomboyo yakashaikwa zvirokwazvo tinokwara ngehosha zvekuti pamweni pacho unozotoona kuti ndaramo yedu ayizoiti zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene, madhokodheya mazuwa ano akatoona kuti hosha iyi haina kumira zvakanaka haatomiriri kufungidze kuti ngatishonge mbasha dzakadziirira upenyu hwawo. Asi anotoona ega kuti otoshonga ega mbatya, otopfeka zviro zvotoita zvakanaka. Pamweni pacho dzimweni dzehosha idzi dzinotozokona kuzotoshatira ndaramo yawo.

Hosha dziri kuhamba mazuva anoihosha dzakaomarara maningi zvekuti kuti hosha idzona kuti dzihinike pamweni pacho madhokodheya ange aeda kushandisa michhina dzakaomarara pamweni pacho mishina dzinoshandiswa apa muchina dzekuti muntu unotoiswa muviri weshe kuti avhenekwe kutiaone kuti hosha inenge iripo.

Ibaari gwinyiso yemene hosha dzechizvino-zvino ihosha dzakaomarara maningi, ngenyaya yekuti hosha idzi kamubatire kadzinoita, dzinobate zvinesimba zvekuti pakasashandiswa mitombo yakakosha unotoone kuti inobaakushatira zvekuti inobaakuvadza ndaramo.

Ibari gwinyiso remene pamweni pacho ndinotoone kuti madhokodheya panenge pabuda hosha yaasingazwisisi anoenda kuzvikora kofundiswa kuti hosha idzonaidzo angakwanisa kudzihina sei zvinoita kuti paanodzoka anenge aane ruzivo rwekuhina hosha idzi.

Ibarigwinyiso yemene kuti tinge tiine ndaramo yakanaka pamweni pacho nekuti zvirokwazvo madhokodheya nanambuya utano anoenda kunodzidziswa ngezvekubetsera antu anonga aine hosha kuti paanodzoka anonga aineruzivo rwekukwanisa kubetsera antu.

Ibari gwinyiso yemene. Madhokodheya anotoone kuti pamweni pacho kuti antu azwisise pamweni pacho kutoaronzera kuti anoshandisa sei mutombo nekupa amweni mitombo zvakasiyana nemitombo yemumvura inoita kuti mvura imwiwe yakachena zvinoita kuti hosha dziite dzishoma.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo madhokokodheya anotohamba mumantharaunda mwedu pamweni pacho eitipa mitombo yekuti tiise mumvura yekumwa kuti ndaramo yedu irambe yakakanaka ngenyaya yekuti hosha dzakawanda dzinobva mumvura yatinenge teishandisa kumwa.

Ibari gwinyiso yemene. Akuru enyika dzedu anotibatsira maningi ngekutipa mitombo payani patinenge tisingazwi zvakanaka dzekupa muntu wese munyika asi pamweni pacho mabandiko amweni eutano anenge ari munyika anodetserahe antu kuape mitombo kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo madhokodheya anodetsera antu kakurutu ngenyaya yekuti pamweni pacho paunotoona achihamba muntaraunda payani anenge eitodetsera antu pamweni pacho zvinenge zvitori pamushando asi inyaya yekuti unenge uri mwoyo wakanaka wekukwanisa kudetsera antu.

Ibairi ngwinyiso yemene madhokoteya ano hamba achi kurudzira vantu kuti ashandi ashonge neku shandise zviro zvinenge zvakachena nekuti pamweni pacho ma dhokodheya anotopa antu mitombo yekuisa mu mvura kuti antu ashandise mvura inenge yaka shongedzeka ne yakachena.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo payani panosimuka hosha dzinenge dzakaomarara maningi akuru enyika anoona zvakakodzera kuti adetserane ngemitombo inenge yeipuwa antu pachena, ngendaya yekuti pamweni pacho mitomboyo inenge isingakwanise kuitenga.

Ibaari gwinyiso yemene madhokodheya anofamba achitipa chenjedzo kuti tirye zviro zvakashambidzika nekushandisa mvura yakachena ngenyaya yekuti zvinokurudzirwa kuti ndaramo yedu inge iri ndaramo yakanaka zvinoreva kuti zviro zvakachena zvinoita kuti ndaramo yedu irambe yakanaka.

Ibatori gwinyiso remene mene zviro kwazvo antu anokurudzirwa kuti ashandise mvura yakachena kuita kuti hosha dzisaonekwa nezvimweni nekuti hosha asi kuti hosha dzihinike inokurudzira kuti antu ashandise mvura dzinenge .

Ibari gwinyiso yemene, kuti antu agare ane utano hwakanaka maningi, zvinokurudzirwa kakurutu kuti madhokodheya aite achihamba mumantaraunda eyipa antu mitombo unoita kuti hosha dzigare dzakahinika. Zvinoita kuti zviite zviro zvakanaka inyaya yekuti pamweni pacho antu anenge akurisa anenge asingakwanisi kuenda kuzvibhedhleya.

Igwinyiso remene hutano hwemuntu paschi reshe hwakabatokosha maningi zvekuti zvinotobakurudzirwa maningi kuti antu achengetedzwe zvinova zviribazvinhu zvakakosha maningi ngenyaya yekuti akuru enyika anopota achipa antu mutombo nyika yeshe zvinoita kuti anhu achengetedzeke kana paine hosha dzirikubata antu dzakaomarara.

Ibari gwinyiso remene madhokodheya kazhinji kacho kakurutu anonga eitopa anhu chenjedzo kuti hosha dzakasiyanasiyana dzinonga dzeikonzereswa ngei zvinova zviri zviro zvakanaka pakuti kana ukabatwa ngehosha madhokodheya anokupa ruziwo kuti hosha inonga yabatwa sei kuti managwana usazobatwahe ngehosha yakadaro.

Ibaari gwinyiso yemene akuru enyika anotoone kuti dzimweni hosha dzinenge dzeitoomarara maningi zvekuti antu anotopuwe mitombo mahara emunyika ngekuti zvivaitire zvakanaka mwiiri dzavo dzienderere mberi zvinova zviri zviro zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene mabandiko akawanda wanda emunyika anodetsera antu anenge eishungurudzika maningi nenyaya dzehosha dzakaenderana nedzemvura yekumwa. Ngekuti anoise chimumbutizvekuti mvura ichene. Anoisa he mutombo kuzvibhendlera wekuti antu anopuwa mahala

Ibaari gwinyiso remene madhokodheya akatoona kuti anthu adetsereke anofana kuhamba munharaunda eipe anthu mutombonpayani panenge pane hosha dzakaomarara zvinonga zviri zviro zvakanaka ngekuti hoshadzo dzinobaahinika madhokodheya odetsera anthu kuti hosha dzisazohinika kana zviro zvanyanya kuoma maningi.

Ibairi ngwinyiso yemene madhokodheya anoto ona kuti pamweni pacho hosha dziri kubuda mazuva ano dzino shupe kuhina zvekuti anotombo enda hee ku zvikora zveku dera dera ko funda kuti anga hina sei hosha idzona dzo kuti pavano dzoka ange o kwanisa kuhina hosha kuti ndaramo dze vanhu dzi ende mberi.

Ibari gwinyiso remene, antu ane hosha yemudhlondo zvakabaakosha maningi kuti abatikirwe mumabuya mwedumwo ngenyaa yekuti pamweni pacho anokone kutokuwadza amweni antu ngekuti anenge asikazii zveanenge echiita.

Ibari gwinyiso remene hosha dzengonxo pamweni pacho hosha dzakaomarara maningi zvekuti amweni antu anenge achirwadziwa nehosha idzi ngekuti anenge asingatozivi zvinokurudzirwa kuti arambe eichengetedzwa kuti asabatwa nehosha dzinodzi kuti zviite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene, hosha yendxondo ihosha isingatorerwi pasi pasi, ihosha yakaomarara maningi zvekuti zvinokurudzirwa kuti antu anenge abatwa nehosha yendxondo ambaabatikirwa ngenyaya yekuti zvirokwazvo hosha iyi inokona kutoite kuti antu asazwa zvakanaka, antu azotowedzere kukuwara mundaramo yavo.

Hosha nehosha dzakaomarara maningi ngekuti pamweni pacho kakurutu hosha inase kupera inokona kuhlupa ngekuti inenge iri hosha yakabatwa nzvimbo dzakasiyana siyana zvinoreva kuti kakurutu antuwo anofane kuchengetedzwa .

Ibari gwinyiso yemene, antu anenge ane hosha yenxondo anokurudzirwe kuti achengetedzwe mumantaraunda mwedu ngenyaya yekuti anenge itoriwo nendaramo eyide kutoraramawo zvakanaka asi akasachengetedzwa pamweni ndopaanozobatwa ngemabhinya payani ndaramo yawo yodamburirwe pakati asati ararame zvakakura.

Ibaitori gwinyiso yemene-mene, Zvirwere zvendxondo zvakakosha maningi kuti antu acho abatikirwe, pamweni pacho munotoona kuti antu anenge ane zvirwere zvendxondo kunenge kusiri kuda kwavo asi inenge iri pamweni pacho zviro zvinenge zvisina kumira mushe zvinoita kuti muakabatikira unotopedzisira atozwa zvakanaka pamweni pacho.

Hosha dzinobata antu ihosha dzakaomarara maningi ngekuti pamweni pacho vanoda kudetserwa kunyangwe asingadi kuti hosha ipere ngekuti ukasadetserwa pamweni pacho ndaramo yawo Inowedzera kushata zvekuti anozouta antu anenge asinganzwi zvakanaka muzvibhedhlera.

Ibaari gwinyiso yemenemene kunyangwe anthu ane chirwere zvendxondo anokurudzirwa kuti ana adodori atoenda kuchikoro nenguwa yezvirwere zvendxondo nekuti pamweni pacho kuenda kuchikoro kunoadetsera amweni anokona kuzwa zvakanaka nekuenda kofunda.

Ibari gwinyiso yemene arwari endxondo anoda kubatikira maningi ngenyaya yekuti hosha inenge yakaabata pamweni pacho kunenge kusiri kuda kwawo zvinenge zvitori pamweni zvemadzinza asi zvinodetsereka ngenyaya yekuti akachengetedzwa zviro zvinoite zvakanaka.

Ibairi gwinyiso ye mene zvirwere zve ndxondo pamweni pacho zvinenge zvei konzereswa ne nyaya yeku dhakwa maningi zvekuti ana adodori ndo anonyanya kubatwa ngazvo ma zhinji zhinji aka chengetedzwa mu mhatso dzino chengetwa anhu ane urwere hwe ndxondo aka miswe kuti adhakwe zvinoita zviro zvakanaka zvekuti ano peesira a antu.

Ibaari gwinyiso yemene-mene zvirokwazvo zvinobaatooneka kuti kudetsereke kwetinenge teiitwa muzvibhehlera umu kwakakosha maningi zvinoite kuti patinoende kuzvibhedhlera koodetserwa tinenge teitoendeyo teitoziya kuti tinoende koodetserwa, hosha dzohinika, zvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene kuzvibhedhleya kwatiri kuenda ndokunohinwa hosha dzinenge dzeyitishungurudza kazhinji kazhinji asi kuzvibhedhleya kunofanika kugara kwakachena ngekuti pamweni hosha dzinosarayo wotobatira imweni hosha waenda korapwa imweni hosha .

Ibari gwinyiso yemene kuzvibhedhleya uko amunawee kwatinoenda tinobatsirwe kurapa hosha dzakasiyana siyana. Dzimweni dzehosha dzatinobetserwe kurapa ihosha dzine dzakaomarara zvekuti. Pamweni pacho ukasaenda kuchibhedhlera unombatonzwa kuti ndaramo inotoramba ichitokuwara zvekuti unogona kuzotofa.

Ibari gwinyiso remene kuzvibhedhlera uko kwakabakosha maningi ngendaa yekuti ndokunohinwa hosha unotoona kuti kamushandiro kanoita vashandi vemuzvibhedhlera kushanda zvine mwoyo unodetsera antu ngenyaya yekuti pamweni pacho tenge tisingakwanisi kuzvidetsera kana kusimuka chaiko.

Ibari gwinyiso remene kuzvibhedhlera uko kwetinoenda kuno hinwe hosha kwakanaka maningi asi pamweni pacho unokona kutoende kotozvi hine hosha wotobatira zvimweni kana zvibhedhlera musina utsanana wakanaka, tinokurudzira kuti zvibhehlera zviite utsanana wemandorokwati.

Ribaari gwinyiso remene mene kuti muzvibhehleya umu makanakira kuti nooneka mitombo inohina hosha dzedu pazvinenge zvisina kumira mushe Zvokuyi unotoenda kuzvibhehleya wopuwa mutombo wekuhina hosha ukashaya mutombo kuzvibhehleya unomhanya kuenda kuzvitoro zvidiki zvinotengesa mutombo.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhedhleya umu matirikuenda mwakakosha maningi ngenyaya yekuti ndimo muri kuhinwe hosha dzinoite kuti zviro zvisaenderere mberi. Zvinova zviri zviro kwazvo ngenyaya yekuti hosha idzi dzikasahinika zvinokonzerese kuti antu arambe achizwe zvisina kumira mushe.

Ibari gwinyiso remene zviro kwazvo Zvinobaoneka kuti hosha dzihinike zvakanaka kazhinji kacho kakurutu pamweni vanenge vachitooneka kuti vantu vaende kuzvibhedhlera kwavanenge vachitooneka kupuwa mutombo Nekupuwa tsangamidzi.

Ibarigwinyiso yemene kuzvibhedhlera kwatinoenda uku kunotibetsera maningi nekuti pamweni pacho antu asikazwi zvakanaka asi zvinotibetsera ngekuti patinoende kuzvibhedhlera tinopiwa mutombo unoita kuti hosha dzihinike totobetsereka ndaramo yoenda pakanaka .

Ibari gwinyiso yemene. Muzvibhedhleya mwatinohina hosha mwakakosha maningi mundaramo dzedu seanhu ngendaa yekuti ndomatinokwanisa kudetsereka kana hosha dzakatibata maningi zvinoita zviite zviri zvakanaka patinoenda kuzvibhehlera teihinwa hosha.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhehleya umo makakosha maningi zviro kwazvo ngenyaya yekuti ndomatino hima hosha kana zvisina tiitira zvakanaka kana tahime hasha zvinotooneka kuti antu anenge onzwa zvakanaka zvekuti unotobva kuzvibhehleya yotodziirwa wataurirwa hosha inopera.

Ibari gwinyiso remenemene zviri kwazvo zvakambakosha maningi kuti kuzvibhehlera kugare kune utsanana wepamusoro soro nenyaya yekuti pamweni pacho kuzvibhehlera utsanana wakaita ushoma hosha dzakawanda dzinotapudzirana nenyaya yekuti kuchibhehleya kunenge kweida utsanana kuti hosha dzisatambudziranwa kana dzeihinwa.

Ibari gwinyiso yemene kuzvibhedhleya kwatinoenda uko tinodetserwe kakurutu maningi inyaya yekuti pamweni pacho tenge tisingakwanisi kupa madhokodheya neanotidetsera asi pamweni pacho unotoonawo kuti kumboapawo kana kamare zvinodetsera kwete yekubhadhara muzvibhedhleya asi yekutopa anenge echitidetsera muzvibhedhleya.

Ibari gwinyiso yomene mene kuzvibhedhlera uko kwatinohinwe hosha kwakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo yatino hinwa inopodza marwadzo zvirokwazvo tinofanira taenda kuzvibhedhlera kwatinopuwa mitombo inohinwa hosha kuitira kuti ndaramo yedu iite zvakanaka.

Ibaari ginyiso yemene, kuzvibhedhlera ino kurikunakire ndaramo dzedu ngenyaya yekuti tirikupiwe mitombo inohine hosha. Pamweni pacho hosha idzi dzinenge dzitori hosha dzinenge dzakaomarara maningi, asi mitombo yetinopiwa inobadetsere ndaramo yedu kakurutu.

Ibaari gwinyiso yemene kuchibhedhleya uko kwakanaka maningi zvirokwazvo ngekuti ndookwatiri kupuwa mitombo inotihine hosha dzinenge dzeishungurudze ndaramo yedu. Zvinoita kuti zviite zviro zvakanaka payani pekuti hosha yedu yohinika ndaramo yedu yoita yakanaka.

Zvibhedhleya inzvimbo yakanaka maningi ngekuti tinobazwa kudziirwa tiri kuzvibhedhleya ndopatinokwanise kupuwa mitombo inoita kuti hosha dzedu dzihinike pamweni zviropa zvinenge zvisina kumira mushe zvekuti ukaenda kuzvibhedhleya moziya kuti tinodetserwa kakurutu ere nemwoyo wese.

ibari gwinyiso remene muzvibhelya umu inzvimbo dzinenge dzakakura zvekuti pamweni pacho ukatoite zviro zvisina kuite zvakanaka unokone kutorashika zvinova zviro zvinobatsira maningi ngekuti muzvibhehleya mune zvikwangwari zvinoratidza anhu kwaarikuenda.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhehleya umu mwakabakosha maningi pandaramo yeantu ngenyaya yekuti ndomwatinopuwa chenjedzo nekupiwa mutombo kana ndaramo yedu isikaiti zvakanaka zvekuti paunopuwa mutombo kuzvibhedhleya unochiziya kuti mutombo wandapuwa unoshanda kuti hosha idzikire.

Ibaari gwinyiso yemene, zvirokwazvo madhokoteya anotombobuda muzvibhedhleya aihamba mundaraunda ,aibatsira antu ,aiape fundo yavo yekuti azive kuti anokwanisa kuzvichengetedza kubva muhosha dzakasiyana siyana dzinenge dzeihamba mumandaraunda.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya akatoone kuti kureketere antu pamweni pacho azwisisi zvakazoita kuti auye nepurani yekuti anoise zvikwangwani muma ntaraunda nemuzvibhedhlera kuti antu atoone kuti zvinenga zvakadini kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mene madhokodheya anotohamba mumatraunda mumabuya mwedu umu eipa antu njenjedzo pamusoro oehosha dzakasiyana siyana dzinenge dzeisumuka eipuwahe ngerumwe ruziwo rwekuti runotapudzira sei kuti tishandise pakuti tisatapudzirane hosha idzona idzo.

Ibari gwinyiso yemene mene madhokodheya mazuva anaya akutohamba muntaraunda eipa anhu chengedzo nekuape mureururo wekuziye kuti hosha dzakasiyana siyana dzinobatirwa nemutoo wakadini eitaurahe kuti hosha dzinorapwa sei kuti zvinhu zviite zvakanaka.

Igwinyiso yemene madhokodheya akutohamba eifundisa antu nezvehosha dzinenge dzeishungirudza anhu mumabuya kuti zviite zviro zvakanaka ngekuti pamweni pacho anotoona kuti akasafundisa anhu , antu aafi akaziya kuti hosha dzinenge dzeivashungurudza.

Ibari gwinyiso remene muzvibhedhlera umu munohinwa hosha mune movha dzinodetserwa basa nekuti pamweni pacho muntu asinganzwi zvakanaka Ari kure kwekuti akwanisi kuhamba netsoka zvinoita kuti movha idzi dzirumbe komutora vouya naye ohinwa hosha zvoita zvakanaka.

Ibariri gwinyiso yemene, muzvibhedhlera umo matirikuenda, zvirokwazvo zvakakosha maningi kuti tinyase kuenda kuzvibhedhlera hosha isati yanyanya kuomarara, ngekuti pamweni pacho kuti hosha izohinika zvinotore nguva yakareba ngekuti hosha inenge yanyanya kushata mungazi mwedu.

Gwinyiso yemene mene zvirokwazvo zvinobakurudzirwa kuti muzvibhedhlera mwatinoenda umwu, mwatinoenda kundohine hosha mugarewo mwakashongedzwa mwune utsanana, nenyaya yekuti pamweni pacho hosha patinoenda kundohine kuzvibhedhlera dzinotobatikira ngekuti ndokunenge kune hosha dzakawandisa kazhinji kacho.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo uno batoziya kuti kuti uzi unendaramo yakanaka zvinonga zvechitoda kuti ugare veienda kovhenekwa kuchibhedhleya. Pamweni pacho kuchibhedhleya kuno tokurudzirwa kuti uende kunyangwe usina hosha undo vhenekwe kuonekwe kuti zviro zvinenge zvakamira sei.

Kuzvibhledhleya uko zviro kwazvo tinobaatoziya kuti, kuti zviro zviite zvakanaka muzvibhedhleya zvinoda kuti mutohamba mweienda kuchibhedhleya koodetserwa. Ngekuti pamweni pacho hosha dzimweni adziratidzi kuti muntu aasi kuzwa zvakanaka asi ukaramba uchienda kuchibhedhlera ndokwaunotozooneka kuti une hosha.

Ibaari gwinyiso yemene, muzvibhedhleya umwu mwakabaakosha maningi pandaramo yedu. Ngekuti ndopatinoende koobetserwa payani patinenge tisingazwi zvakanaka. Unombaite zvirokwazvo nenyaya yekuti unotoone kuti wabve kuzvibhedhleya, wpuwe mutombo, ndaramo yako inodzokera payanga iri.

Ibari gwinyiso yemene, zviro kwazvo zvinoba aoneka kuti muzvibhedhleya mwetiri kuenda, munoba abetsera maningi ngenyaya yekuti zviro kwazvo zvinobetsera kuti ndaramo yeantu aite zvakanaka, unotosvika kuzvibhedhleya wopuwa mutombo zviro zvohamba.

Ibari gwinyiso emene muzvibhedhleya mwatiri kuenda umwu nyanyise nemadhokodhaya anoba atibetsera kwemene nekuti unobaaona kuti panapa ndiri kubatsirwa zvisingaiti weibatikirwa weitopuwa mutombo kuti zviro zviite zvakanaka kunyangwe mari isingakwani.

Ibaari gwinyiso yemene, kuzvibhedhleya ino kwakabaakosha maningi ngenyaya yekuti ndokwatinodetserwa payane patinenge tisingazwi zvakanaka. Muntu akabatwa ngehosha ari kumhatso zvibhedhlera zvinouya nemovha yekuti zvinoenda kotakura muntu zvouta naye ozvinwe hosha zvotoita zvakanaka

Ibaari gwinyiso yemene, kuzvibhedhleya uku, kwakanaka maningi ngenyaya yekuti, zvirokwazvo tiri kupuwa mitombo iri kudetsere kuti hosha dziderere, upenyu hutoenda mberi, ndaramo iite zvakanaka .Ndozviro zvakanaka zvinoda kutombotendwa

Ibairi ngwinyiso yemene kuzvibhedhleya kwatino hinwa hosha iyo kunenge kutorine ashandi ariyo anenge atori nebasa rekuita kuti muzvibhedhleya mugare maka shongedzeka makachena zvekuti mukasa chengetedzwa nekushongedzwa pamweni pacho hosha dzinoramba dzeitenderera muzvibhedhlera nekuti hosha adzi hiniki ngenguwa.

Igwinyiso yemene kuchibhedhlera uko kwatinohinwa hosha kwakanaka maningi asi pamweni pacho unotoona kuti kuchibhedhleyako kunofana kuitwa utsanana hwemhando yepamusoro-soro ngendaa yekuti pamweni tokona kuohinwa hosha kuchibheya, tobveyo yatova nehosha imweni.

Ibari gwinyiso remene zviro kwazvo unotoona kuti zvakabanaka maningi kamubatikirwe kanoitwe vantu nemanesi edu muzvibhehleya rubari rudo remenemene nenyaya yekuti vantu ashomane vanokwanisa kuuita rudo rochengetedza vantu vanenge veirwara.

Ibairi ngwinyiso yemene zviro kwazvo mu zvibhedhleya umo muno kurudzirwe antu kuti arambe achi uya ku zvibhedhleya ko hinwa hosha nge nyaya yekuti pamweni pacho mukasa ende ku hinwe hosha azviiti zvakanaka zvino kurudzirwa kuti antu ayende ko hinwa hosha kuti hosha ipere ndaramo ite zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene ana Mai vanenge vakazvitakura anokuridzirwa kuenda kuzvibhehleya eienda kunovhenhekwa ngenyaya yekuti pamweni pacho mwana wainenge akatakura anokwanisa kubatwa ngehosha ende nenyaya yekuti mwana iyeye anenge asinga kwanisawo kutaura anofanirwa kuenda kuzvibhehleya munguwa dzakawandisa

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo zvinombaaona kuti hosha dzinenge dzina ana vadoko dzeningirwe, Vana adoko haareketi, kureekuti anokurudzirwe kuti arambe aiende nevana kuzvibhedhlera kuti avhenekwe aionekwe kuti hosha dzinenge dzakaabata dzedziri kuti vasazoshupika maningi mukukura mavo.

Ibari gwinyiso remene mene ana mai ane vana vadodori vanokurudzirwa kuramba vachienda kuzvibhedhlera kuti aende kovhenekwa unibatoona kuti pamweni pachona ana adodori anenge asingakwanisi kutaura asi hosha iripo zvinozoita kuti ana azohinika kuzvibhedhlera nekuti anenge avhenekwa.

Ibari gwinyiso yemene madzimai anenge akazvitakura anokurudzirwa kuti aende kuzvibhedhleya kovhenekwa ngekuti pamweni pacho ndozvinobetsere kuti hosha dzihinike, anamai anenge akazvitakura anokwanisa kubatwa ngehosha neana acho anokwanisa kubatwa ngehosha asingatozviziyi kuti ihosha.

Ibari gwinyiso yemene akadzi anenge akazvitakura kana kuti anenge ane ana adodori. Anokurudzirwa kuti arambe achienda kuzvibhedhleya uko kunokurudzirwa ngenyaya yekuti kuchibhedhleya anenge achida kuenda kovhenekwa. Nekuvheneka ana adodori kuti hapana hosha dzinenge dzirikuabatira ngenyaya yekuti ndoanonyanya kuvajairira ngehosha ari adodori.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo tinokurudzirwa maningi kuti ana adodori aendeswe kuzvibhedhlera arambe veivhenekwa ngenyaya yekuti unotoona kuti pamweni pacho ana adodori anenge asingakwanisi kutaura kuti ndine hosha hino tinokurudzirwa kuti aende kuchibhedhlera aende kovhenekwa.

Ibatori gwinyiso yemene mene michina irikushandiswa kuzvibhedhleya michina dzakanaka maningi mundaramo yeandu ngekuti michina iyi inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira zvakanaka dzimweni dzemuchina muchina inenge yeiningira kuti ngazi ine hosha here.

Ibato regwinyiso remene mene, michina dzimweni dzirikushandiswa muzvibhedhlera michina yakangwarira maningi. Ngekuti imweni muchina kutoiisirwa pandaniapa inototanga kuvheneka zvinenge zvirimukati mwendani yedu zveitoradzidza zvinenge zvirimo, zvekuti zviro kwazvo antu anobe atoona kuti madhokodheya anotoona hosha inenge iripo wotohinwa zvoita zvakanaka

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera, michina yakakosha maningi. Mune michina inenge iri muchibhedhlera, michina yekuti inohine hosha pamweni pacho inodetsera kuti hosha ihinike nekuti unotoziya kuti kuti hosha ihinike panoda kudetserwa ngemichina inovheneka kuona kuti hosha inenge yakadini.

Michina inoshandiswa muzvibhehlera amunawee ibaari gwinyiso yemene. Michina iyi yakakosha maningi ngenyaya yekuti imweni yemichina iyi inodetsere hama dzedu padzinenge dzisikakwanisi kuhamba dzega payani kuti dzitakurwe ngemichina iyona iyoyo ngekuti inenge iine mavhiri zvinodetsere kuti...

Ibari gwinyiso remene muchini dzirikushandiswa kuchibhehlera zvirokwazvo michini dzakanaka maningi inobaioneka ngenyaya yekutiimweni michini yatoshandisa kuzvibhehlera yakanakazvo kakurutu ngenyaya yekuti inobetsera patinenge tisingazwi zvakanaka

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya imweni michina iyi yakanaka maningi ngekuti inoshandiswa ngemadhokoteya kuvheneke kuona kuti hosha dzemungazi dzinenge dzakadini. Tinoona zviri zviro zvakanaka ngekuti dzimweni hosha adzikwanisi kuoneka ngemadziso.

Ibaari gwinyiso yemene mene kuti imweni yemuchina inoshandiswa muzvibhehleya yakakosha maningi pandaramo yeanthu iye inodetsera kuhloya hosha ngekuti weitoda kutodetserwa wotovhenekwa wotoonekwa kuti hosha inenge iripari wotopiwa mutombo wotoita zvakanaka.

Gwinyiso yemenemene zvirokwazvo michina inoshandiwa kuzvibhedhlera michina yakakosha maningi mundaramo medu ngekuti imweni yemichina iyi inobetsera kakurutu zvinotooneke kuti zviro inoite zvakanaka zvakaita semichina yekuvhenekwa hosha inotokasire kuonekwa .

Ibari igwinyoso yemene imweni michina inoshandiswa muzvibhehlera umu, michina dzinokasha maningi pandaro yevanhu kuti varapike zvakanaka maningi kuti hosha ihinike panoda pane michina enodetsera vanhu ngekuti dzimweni hosha adzikwanisi kudziona ngemadziso.

Igwinyiso remene michina imweni iri kushandiswa muzvibhedhlera umu kuvhenekwa yakanaka maningi pandaramo yevanhtu ngendaa yekuti dzimweni dzehosha atikwanisi kuti tihinwe hosha dzetisina kuvhenekwa nemichini ngendaa yekuti dzimweni dzehosha madhokoteya akwanisi kudziona ngemaziso.

Igwinyiso remene michina imweni inoshandiswa muzvibhedhlera umu yakakosha maningi pandaramo yevanhu ngekuti michina iyi inoshanda kudetsera antu anenge asinganzwi zvakanaka inoshanda kuvheneka ngazi kuona kuti mune hosha here.

Ibari gwinyiso yemene-mene. Michina dzimweni dzinoshandiswa muzvibhehlera michina yakakosha maningi pandaramo yedu ngekuti michina iyi inodetsera madhokodheya kuti akwanise kuhina hosha, michina iyi yakanaka ngenyaya yekuti inovheneka yotaurira madhokodheya totopuwe mutombo zvoita zvakanaka.

Igwinyiso yemene muchina dzatinoshandisa dzakakosha maningi inini ndakatopiwa kamuchina kangu kanenge keinditaurira payani pekuti kana chirwere changu chemumoyo chashata chinobandireketere kuti zvakuda kushata ndototora mitombo zvoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene dzimweni dzatirinkuona muzvibhedhlera umu muchina dzakakosha maningi zvekuti Pamweni pacho unotoone kuti muchinauyu muchina wakanaka ngenyaya yekuti michina iyi dsinopambe dzichidetsera antu kakurutu michina Dzekuti dzinoshandise ne muzvibhedhleya dzotodetsere antu zviro zvo.

Ibaari gwinyiso yemene, michina dzinoshandiswa muzvibhedhleya imweni yemichina iyi inobatotifadza maningi zvekuti rimweni remazuwa ndichada kuzomboende kuchibhedhleya kotaurirwe mazita nemishina iyi ngemadhokodheya, ngekuti michina iyi, inombaadetsere ndaramo dzedu padzinenge dzisingaiti zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene, michina imweni irikushandiswa muzvibhedhleya michina inokosha maningi mundaramo yeanhu, nguwa inoti inodetsere kuhine hosha, zvinoitakuti zviro zviite zvakanaka. Pamweni pacho unotoona kuti hosha idzi kuti dzihinike zvinenge zveida kuti mutange mavhenekwa ngemuchina, zviro zvoite zvakanaka.

Ibaitori gwinyiso remene ini nditiriwo nekamuchina kanguwo kandoshandisa nenyaya yekuti ndine chirwere chepamoyo kamuchina aka zviro kwazvo ndinomaona kuti kanomabatsira maningi ndikaba kangwana kushandisa mutombo kano ndifungidzisa kuti mutombo unonga usina kushanda zvinoita kuti ndaramo yangu ive......

Ibari gwinyiso yemene ,imweni muchina dziri kushandisa muzvibhehleya umu michina dzakakosha maningi mundaramo yevanhu ngenyaya yekuti kuti hosha dzihinike michina iyoyo ino todikanwa kakurutu unozotoona kuti pamweni pacho dzimwe hosha madhokodhera hakwanisi kudziona ngemadziso zvinoita kuti pashande muchina dzeku vheneka hosha.

Ibari gwinyiso yemene michina inoshandiswa kuzvibhedhlera muchina yakakosha maningi. Ndine muchina wangu wandinoshandisa bhipii, muchina uyu wakakosha kuti unondireketera payani peinenge yakwira yonditaurira kuti yakwira ita uchitore mutombo zviro zvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene michina dzimweni dziri kudshandiswa muzvibhedhleya michina dzine mavhiri dzakange movha. Michina idzi dzakakosha maningi pandaramo yevantu. Ngekuti dzinobadetsera payani antu paanenge asingakwanisi kuhamba anotakurwa nemichina iyoyo vozvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene ,michina dzirikushandiswe muzvibhehleya michina dzakakosha mwaningi. Imweni michina yemuzvibhehleya michina unenge yeitarise kurumba kweropa .Zvine zviri zviro zvakosha mwaninngi ngenyaya yekuti ngazi yedu kurumba kwayo kwakakoshera mundaramo yedu ngekuti ngazi kurumba kwayo kunoratidze kuti munenge muine hosha imweni kana yeirumba zvakanyanya.

Ibairi gwinyiso yemene michina iri kushandiswa muzvibhedhleya michina yakakosha maningi. Zviro kwazvo zvinotooneka kuti michina iyi pamweni pacho ino detsera ka kurutu kuti hosha dzihinike pamweni pacho michana idzi dzinotovheneke mwiri yedu madhokodheya otipe mutombo aone kuti zvinohina hosha.

Igwinyiso yemene michina imweni iri kushandiswa kuzvibhedhlera yakakosha maningi ngokuti imweni michina inotibetsera maningi patinenge tisingakwanisi payani ngenyaya yekuti michina iyii imweni yacho inenge ine mavhiri yotoita kunge movha zvekuti mototakurwepo motoendeswa kwamunenge meyida kuendeswa kohinirwe hosha.

Ibari gwinyiso yemene michina inoshandiswa muzvibhedhleya umu michina yakasiyana-siyana. Imweni yemichina iyi zvirokwazvo michina yakakosha maningi mundaramo dzedu. Ngenyaya yekuti inoshanda mabasa makuru zvekuti muchina inoiyi ikashaika ndaramo yeantu haizwi zvakanaka.

Ibayiri gwinyiso yemene, michina inoshandiswa muzvibhedhlera umwo yakakosha maningi ngokuti michini inoizwa muchibhedhleya umwo inoshandiswe kuone kurumba kwengazi zvinoita kuti zviro zvimire zvakanaka ngokuti pamweni pacho ngazi yedu ndiyo inenge yakatakura hosha yakawanda maningi.

Ibari gwinyiso remene mene michini imweni inoshandiswa muzvibhedhlera michina yakakosha maningi ngekuti vanoti kamushini kakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti ndiyo inodetsera vantu zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kana antu achivhenekwa kuonekwa kuti hosha inenge yakabata hosha iya.

Ibari gwinyiso yemene michina inoshandiswa muzvibhedhlera michina yakakosha maningi ngenya yekuti kakurutu pamweni pacho michina iyi inodetsera madhokodheya kuvheneka hosha yaanenge asingakwanisi kuona ngemadziso pamweni pacho vanomba batsira kubve kune rubetsero kumichina iyi.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo zvinobaoneke kuti michina imweni inoshandiswa muzvibhedhleya yakakosha maningi. Nenyaya yekuti pamweni pacho dzimweni hosha dzinenge dzakabata dzinenge dziri hosha dzekuti hadzikwanisi kuoneka ngemadziso. Zvoda kuti madhogodheya ashandise michina kuti avheneke hosha idzona idzo.

Ibare gwinyiso remene, amweni yeantu anoshanda muzvibhedlera umo anenge achitoziva kuti michina iyi inoshandeyi ,zvinova zviri zviro zvakanaka nekuti pamweni pacho tinenge tichida kushandisirwa michina kuti hosha ipere, nekuti dzimweni dzehosha dzatinenge tinadzo dzikasashandisirwa muchina dzinotadza kuwonekwa toramba tiyirwara tisingazive kutitinorwara.

Michina inoshandiswa muzvibhedleya michina yakakosha maningi mimweni michina inoshandiswa muzvibhedleya, michina wekuti unenge weyivheneka kuona hosha kuti inenge yakadii, michina idzi dzakakosha maningi nekuti dzinodetsera andu anenge asingakwanisi kuona ega kuti ane hosha.

Michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera muchina dzakakosha maningi zvekuti pamweni pacho munotoziye kuti muchina idzi dzinobaadetsera kuzvina kuvheneke hosha dzatinenge tisikazii pamweni oacho madhokodheya avakwanisi kudzivheneka ngemadziso anenga eitoda kuti ashandise muchina kuti aone hosha kuti ihosha yaka.

Ibari gwinyiso yemene imweni yemichina yetinopuwa muzvibhedhlera yakanaka ngenyaya yekuti inodetsera payana patinenge tisingazwi zvakanaka inenge muchina yatinayo yakafanana neyepamoyo yakanakira pakuti inodetsera kutitaurira payana pekuti hosha inenge yode kusimuka.

Ibatori gwinyiso yemene mene zvirokwazvo zvakakosha maningi mundaramo yeantu kuti michina dzatinoshandisa mukuhina hosha dzishande zvakanaka ngekuti pamweni pacho michina idzi dzakanaka dzinodetsera payani patinenge tisingakwanisi kuhamba dzimweni dzemichina dzinenge dzeida mavhiri.

Michina yemuzvibhendleya michina yakanaka maningi ngenyaya yekuti zviro kwazvo inobetsera kakurutu patinenge teida kuvhenekwa hosha. Imweni yemichina iyi inotoshandiswa nemadhokodheya kuvheneka ngekuti dzimweni hosha adzioneki ngemaziso asi dzinoda kuvheneka ngemuchina kuti paonekwe kuti ihosha yakadini.

Ibari gwinyiso yemene imweni yemuchina inoshandiswa muzvibhedhleya umu inobakatyamadza anhu maningi ngekuti muchina iyi pamweni pacho imweni ukatoiona inenga yeireketa Ngekuti muchina yakagadzirwa zvakandorokwati zvakaongororwa kubaatoone kuti zviro kwazvi mandoro kwati zviro zvemandoro kwati.

Ibari gwinyiso yemene imweni yemichina irikushandiswa muzvibhedhlera michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti muchina iyi inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kuita zvakanaka imweni yemichina iyi inenge ine mavhiri ekuti munhu unotakurwa otoendeswe kuzvibhedhlera zvotoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene michina inoshandiswa muzvibhehleya michina yakakosha maningi mundaramo mwedu zuwa rimweni ndakabaende kuchibhehleya kopuwa kamuchina kekuone kuti mwoyo wangu unenge uchiri zvakadini wakanga wafa kamwe zvakandibetsera maningi ngekuti nanyamushi uno ndaramu yangu yakanaka maningi.

Ibari gwinyiso yemene, michina dzinoshandiswa muzvibhedhleya pamweni michina dzinoshandiswa ngeanhu. Michina idzi dzakakosha maningi. Nditorinewo kangu kamuchina kandinoshandisa ndemendine hosha yangu yepamwoyo. Kamuchina aka kanobabatikire ndaramo yangu maningi.

Ibari gwinyiso remene michini inoshandiswa muzvibhedhlera umu michina yakaba kosha kwemene inodetsera ndakabatona rimweni zuwa kuti kamuchina kangu ini kaka tondidetsera kuti dei ndisina kukashandisa dei ndisina kutozwe zvakanaka.

Michina inoshandiswe kuhloya muzvibhedhleya, imichina yakakosha maningi, zvekuti zvirokwazvo michina iyi inobaadetser hama dzedu pamweni payani pekuti dzinenge dzine hosha dzisingakwanisiki kuoneka ngemadziso.

Michina inoshandiswa muzvibhehleya michina yakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti michina iyi inotidetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kutoziya kuti kana zviro zvisina kumira mushe ukaenda koovhenekwa nemichina yemuzvibhedhleya, inovheneka yotoona kuti hosha iyi ihosha yekaindiyi. Zviro zvoite zvakanaka mopora mozwe zvakanaka.

Michina inoshanda muzvibhedhleya michina yakakosha maningi. Ngokuti michina iyi michina inoshandiswa kuhine hosha. Imweni michina inoshandiswa kuvheneke hosha zvekuti michina idzi dzine mabandiko akasiyana-siyana asi dzinodiwa dzese ngekuti dzinodetsera antu kuti ndaramo dzavo dzigare dza...

Ibari gwinyiso remene imweni dzemichina dzatinoshandisa muzvibhedhlera michina dzakakosha maningi mundaramo yevantu amweni anhu anenge asingachakoni kufema anodetsrerwa nemichina iyoyo.

Michina inoshandiswa kuzvibhendleya yakakosha maningi pandaramo yeantu. Inini nditori nemuchina umweni wenditori nawo wandinotoshandisirwa kumhatso unenge weivheneka kuona kuti hosha yangu ye BP yakakwira sei. Muchina uyu wakanaka maningi ngekuti unodetsera kungwarira ndaramo yangu.

Ibairi gwinyiso yemene, michina imweni inoshandiswa muchibhedhera yakakosha maningi mundaramo yedu ngekuti, seantu anenge anehosha dzakasiyana-siyana amweni anoda michina dzeanogara nadzo kumhatso kwawo dzinenge dzeiataurira kana hosha dzaakuda kubata kuti zviite zvakanaka, atore mitombo ahinike.

Ibaari gwinyiso yemene-mene, zvirokwazvo michina inoshandiswa muzvibhedhleya, michina yakakosha maningi. Unobaatoona kuti michina idzi dzinotidetsera pamweni, zviro pazvinenge zvisina kuite zvakanaka. Zvinoite kuti tihinike hosha, zviro zviite...

Ibari gwinyiso yemene michini irikushandiswa muzvibhedhlera michini yakakosha maningi pandaramo yedu ngenaya yekuti imweni yemuchina yatinoshandiswa muzvibhedhleyo muchina jnodetsera payani patinenge tisingazwi zvakanaka zvekuti patinopuwa michina iyi tikashandisa zviro zvinoita zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene michina imweni iri kushandiswa muzvibhedhlera yatinoshandisa kuvheneka kuti hosha yakamira sei yakanaka maningi. Imweni yemichina iyi yakabaatokura zvekuti unobaatokone kuti mwiri weshe unobaatokwana mumuchina patinenge teivhenekwe hosha.

Ibaari gwinyiso remene mene michina dziri kushandiswa muzvibhedhlera umo michina dzakakosha maningi. Imweni yemichina inoshandiswa muchibhedhlera michina yekuti uchingouona muchinawo unokona kutofunga kuti hosha yakuda kutohinika. Michina inooneke muzvibhedhlera michina yakakosha yakanaka maningi nekuti inoveneke hosha wotopuwe mutombo zviro zvoite zvakanaka.

Ibarigwinyiso yemene michina imweni inoshandiswa muzvibhedhleya michina yakakosha maningi kuti inotibetsera kuti teivheneka hosha mungazi mwedu. Imweni yemichina yakaba ko inobahine ngazi mumwiri vese kuzvibhedhlera kuti akwanise kupiva mutombo unoenderana nehosha yanenge abarwa.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvino zvino yakabakosha maningi ngekuti inodetsera payani pazviro zvinenge zvisina kumira mushe. Zviro kwazvo mitombo zvechizvino neyekudhaya inodetsera asi yechizvino zvino inenge inesimba inoenderana nehosha yaunenge unayo.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi zviro kwazvo yekuti inodetsera paya patinenge tisingsnzwi zvakanaka ine hina hosha yedu zvakana ande pamweni pacho une hina hosha zvausinga fungiri kuti uchahinika ngenyaua yekuti unenge ichizwa kuti zvinhu zvinemge zvisingakuitiri zvakanaka.

Igwinyiso yemene, mitombo yechizvino-zvino inobaauya nemitowo wakasiyana-siyana, unobaatoona kuti imweni inenge ine maara-maara, kutaridza kuti inenge iri mhando imweni, ende inouya nemitowo wakasiyana, kuti weinyanya kurwara maningi unopuwa unenge unesimba rakawandawo.

Ibari gwinyiso yemene mene tinobaiona zviro kwazvo kakurutu mitombo yatinoshandisa mutombo inota kuti ndaramo iite zvakanaka kuti pamweni patinoenda kuzvibhehleya tikasvika mutombo kusina tinoenda kuzvitoro zvinotengesa mutombo inoita kuti totenga mutombo ndaramo yedu yoita zvakanaka zvoita zviro kwazvo.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvino zvino yakanakira pakuti yakuuya ngemuto wakasiyana siyana yasiyana neyekudhaya yekuti waitoziva kuti chiri chikwenzi chikwenzi chega chega yechizvino zvino inouya iri jekiseni kana mapirizi Zveshe zvichihina hosha zvakafana.

Ibari gwinyiso remene mene mutombo yechizvino zvino yakuuya nemutoo yakasiyaa siyana. Muntu unotoenda kuchibhehlera otaurira madhokotera kuti jekiseni ndoritya wotopiwa mapirizi zvotoita zvakanaka wotoenda kumhatso weitoziya kuti ndaramo yako yaite zvakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino, zvirokwazvo, mitombo yakakosha maningi mundaramo yavantu ngekuti, mitombo iyi inodetsera payani zviro pezvinonga zvisina kumira mushe, zvinoite kuti mitombo iyi irambe ichikurudzirwa kuti antu aishandise ngekuti ndiyo mitombo inodetsere vantu pevanenge vasikazwi zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene mutombo yechizvino zvino yakanaka maningi ngekuti yakuuya nemutoo yakasiyana siyana unototi uchipinda muchibhehlera unotaura kuti kana uchicha jikiseni wopuwa mapirizi usingadi unopuwa wekumwa zvioita zviri zvakanaka.

Ibari gwinyo yemene mitombo yechizvinozvino mitombo yakanaka kwemene, ngenyaya yekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe tinobatoziya kuti mitombo yechizvinozvino zvino kutoushandisa panguwa inenge yakatarwa peinopera wotoziya kuti hosha inenge yava kutopera.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yechizvino-zvino yasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti yechizvino-zvino inoonekwa yakaongororwa zvokuti yekudhaya yaiite yekufungidzirwa kuti ingahine hosha isingahini hosha zvoite zviro zvisina kumira mushe kana yatadza kuhina hosha iya.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvinzvino mitombo yangayakakosha maningi nenyaya yekuti zvirokwazvo mitomboyo inobadetsera zvekuti ukapuwe mitombo unenge wakatonyorwa pamweni nenguwa yaunoshanda kuti hosha inge yahinika.

Mitombo yezvino-zvino yakakosha maningi ngekuti yakuuya nemhando dzakasiyana-siyana. Imweni mitombo yezvino-zvino inotouya ine majekiseni, imweni iri mapirizi zvekuti ukaenda kuchibhedhlera unopiwa mhando inenge yakaku sunungukira kuti ushandise.

Ibari gwinyiso remene mene mitombo yechizvino zvino yakanaka maningi ngenyaya yekuti inouya nemutoo dzakasiyana siyana imweni inouya Ari majekiseni imweni inouya Ari mapirizi zvekuti weitya jekiseni dhokodheya anokupa mapirizi asi unenge ungori mutombo wakafanana wotohinwa hosha zvoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvinozvino iri kushandiswa muzvibhehlera mitombo yakakosha maningi, zvakakoshera dzimweni mitombo idzi ngedzekuti unobanyasa kutoona kuti mutombo unenge wakatarwa kuti panopera nguwa yakati hosha inenge yahina.

Igwinyiso remene mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi nenyaya yekuti zvirokwazvo inodetsera antu kakurutu. Mitombo iyi inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Unobaatoziye kuti mitombo yandapuwa iyi inohine hosha kunyange usina fundo yazvo, unotoziye kuti hosha ino....

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvino zvino yakanaka maningi zviro kwazvo ngekuti inouya nemhando yakasiyana siyana. Imweni yemitombo yechizvino zvino inouya inekamunyorerwe yakatarwa kuzi panopera nguwa yakati hosha inenge hahinika zvekuti unotoziya kuti panopera nguwa iyona hosha inenge yatopera.

Ibari gwinyiso yemene, mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi mundaramo dzevanhu ngekuti mitombo iyi inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Zvinoita kuti mitombo iyi idetsereke zvinobatsira antu ngekuti ndaramo yawo ienderere mberi.

Mutombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi kundaramo dzevanhu nekuti mundoziya kuti mutombo iyiinenge inenge ine mutoo wakasiyana siyana mando yakasiyana siyana kunenge kune miti yemapirizi mamwenibunopuwe majekiseni zvakangosiyana siyana zvinoite kuti hosha dzihinwe.

Ibatori gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino yakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi inouya nemitowo wakasiyana siyana kutoziye kuti mutombo uwu wechizvino zvino wandinenge ndapuwa unenge wakatotarwa nguwa yokuti unokona kuushandisa kuti hosha ihinike ngokuti paunoupuwa mutombo uwu unotoona nguwa inenge iripo kuti ndounohinika hosha panopera nguwa.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi pandaramo yeanhu nekuti mitomboyo inobaa, betsera payani petinenge tisingazwi zvakanaka nesu teitoita zvakanaka ngekuti unotonasoziya kuti hosha dzinenge dzei rapika petinenge teipuwa mutombo wechizvino zvino.

Imbari gwinyiso yomene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenya yekuti mitombo iyi inotouya yakatarwa kuti hosha kana yakuhinika inohinika nguwa yakati zvekuti unotodziya kuti pandinomwe mutombo iyi ndinode kusha kugare nguwa yakadini.

Ibari gwinyiso yomene mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti inodetsera antu pazvinenge zvisina kuita zvakanaka , mitombo yechizvino zvino imweni yacho yatirikupuwa inenge itori nesimba rakasiya , umweni mutombo wechizvino zvino unenge unesimba rakaomarara kana hosha yacho yakaomararawo imweni inenge inesimba shoma kana hosha yacho isina kunyanya kuoma.

Mitombo yechizvinozvino yakakosha maningi pandaramo yevantu mitombo inouya nemhando yekuti unotoziya kuti unobadetsereka kana hosha isina kumira mushe mitombo yechizvinozvino inouya iri mumishonga yakasiyanasiyana pamweni pacho unotoona kuti mitombo iyi yakanaka zvekuti panouya unotoishandisa ndaramo yoita zvakanaka zviro zvotohamba mushe.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo yeantu ngenyaya yekuti inotidetsera kakurutu payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe, kutoziya kuti kutotora mutombo wechizvino-zvino mwotoshandisa zvoite zvakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi inouya ngemitoo yakasiyana siyana. Imweni yacho yechizvino-zvino inouya ngemutoo wemaphirizi. Imweni inouya ari majekiseni unotoenda koosarudza chaunoda kuchibhedhlera chawakasununguka kushandisirwa.

Ibari gwinyiso yemene, mitombo yechizvino zvino inemhando dzakasiyana siyana zvekuti ayani anotya majekiseni anongoenda kuzvibhedhlera opuwe maphirizi, anenge asingadi maphirizi anopuwe mutombo wemvura yekumwa zvinoite kuti zviro zviite zvakanaka payani paanenge asingazwi zvakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi nenyaya yekuti zvirokwazvo unotoziye kuti mitombo yechizvino-zvino, inohina hosha. Mitombo iyona kazhinji kacho inotouya yakanyorwa nguva yainoshanda kuti hosha inonga yahinika. Votoziya kuti panopera nguva yakati hosha inenge yahinika..

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitomboyo iri kutidetsera payani pazvinenge zvisina kumira zvakanaka yeeite zviro kwazvo ngenyaya yekuti ndaramo yaade kuti iite ndaramo yakanaka inoda kunge yaka chengetedzwa nemitombo.

Mitombo ye chizvino zvino mitombo yaka naka maningi ngekuti inouya ne mutowo waka siyana siyana unoto ziya kuti mutombo wandiri kundo puwauno hina hosha nenyaya yekuti mitombo dzaka wanda dzinenge dzakato iswa nguva dzinoshanda kuti hosha dzi hinike kuti ndaramo i hlamburike.

Ibairi ngwinyiso yemene mitombo yechi zvino zvino yaka yaka kosha maningi mundaramo yevantu asi pamweni pacho unotozona kuti ndewe mahara ngenya yekuti pamweni pacho mutombo uwu inenge yeida kushandiriswa zvino tonhodza kuti mutombo usafe zvekuti paka shaikwa zvino tondodza mutombo wo atikwanise kuushandisa

Ivaari gwinyiso remene mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo yedu ngekuti inodetsera maningi munthu paanenge asikazwi zvakanaka unotoenda kuchibhedhlera wopiwa mutombo hosha yohinika zvinobva zvaita zvakanaka.

Ibatori gwinyiso yemene mene mitombo yechi zvino zvino yakakosha maningi zviro kwazvo ngenyaya yekuti inobetsera payani patinenge tisingakwanisi kuzvibetsera tega zvinova zviri zviro zvakanaka ngenyaya yekuti mitombo yechizvino zvino inouya nemutowo yakasiyana siyana yese ichidetsera paunenge uchishandisa zvaunenge uchida kuishandisa zvotoite zvakanaka.

Igwinyiso yemene mitombo yechi zvino zvino mitombo yaka kosha maningi ngenya yekuti inobai detsere kuhine hosha anenge abatwa nge hosha paya oto tore mutombo otowushandisa zviro zvoita zvakanaka kuti ndaramo irambe yaka gara iri pakanaka.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti mitombo iyi inodetsera maningi payani pekuti hosha inenge yatibata pasingadi kushanda hosha yedu yekudhaya zvekuti unotodziya kuti hosha idzi dzinenge dzichida kushandisirwa mitombo yechizvino zvino kuti dzihinike.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yechizvino-zvino yakabaakosha maningi pandaramo yeanhu ngenyaya yekuti ndooinoshanda payani pekuti hosha inenge isingakwanisi kuhinika nemitombo yekudhaya. Zvinova zviri zviro zvakanaka nekuti munoziya kuti yekudhaya yaibaarapa, yechizvino-zvino inoponesa.

Igwinyiso remene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti inodetsera kakurutu asi pamweni pacho unozotoone kuti ana echizvino zvino akushandise mitombo iyani kuishandise kuite zviro zvakashata, amweni akutoshandisa mitombo iyani kudhakwa zvekuti pamweni pacho unozotoone kuti zviro zvakashata maningi.

Ibairi gwinyiso ye mene mitombo yechi zvino zvino yaka kosha maningi mundaramo ye anhu ngekuti mitombo iyi inouya ne mutowo yaka siyana imweni ye mutombo iyi inokona kuuya ari mapirizi ari majekiseni uri mutombo wekuzore kana kuti mutombo wekumwa zvi batsira maningi kuti ino shandisirwa mutombo unenge weyi enderana ne zvinenge zveyi kushungurudza kana zvinenge zvakaku sunga.

Zvino zvino yakakosha maningi zviro kwazvo ngenyaya yekuti mitombo iyi yakakoshera ndaramo yaantu ngekuti unotoziya kuti mitombo iyi kamushandire keinoita pakushandisa kuhina hosha dzakasiyana siyana wotoziye kuti mutombo wega wega unenge une hosha yeunenge wechihina unoite kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibaregwinyise yemene mitombo yechiyungu, yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti zvirikwazvo mitombo iyi ikubagadzirwa ine mhando dzakasiyana siyana uye nemajekesera, kana mapirisi, kana kuti wekumwa unopiwa nenyaya yekuti inenge iri mhando yese.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti vanoda kushanda basa kakurutu votooneka kuti Kamushandire kanoita mutombo uwu kakanaka maningi ngekuti mitombo yakasiyana siyana kwane mitombo Inowedzera ngazi mumwiri kuti zviite zvakanaka mungazi macho.

Ibairi ngwinyiso ye mene mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngenyaya yekuti inodetsere kakurutu . Pamweni paya unotoone kuti mitombo yechizvino zvino inoshanda kakurutu inenge inemitowo wakasiyana majekisera kana mapirizi kuti unoshandise mutowo waunonga uchida.

Ibari gwinyiso yemene kuti hosha dzihinike zvirokwazvo mazuwano mitombo yechizvino zvino yakukosha maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi imweni yacho inenge yakatonyorwa nguwa inofanira kupera hosha yobva yahinika zvekuti panopera nguwa iyani hosha inenge yahinika.

Igwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngekuti aichahambirwi mushango ngekuti waitokone kubveyo mirenje dzanika asi wakutoenda kuzvibhehleya wotovhenekwa wopuwa mutombo unoenderana nehosha.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino yakushande zviro zvakwanda maningi unotoziye kuti ndikatoende kotenge mutombo wokuti ndiite mudoko muwiri wakurisa unenge utoriyo ende unotoshanda zvaunenge uchida unenge uchingosiyana simba racho reune simba rakawanda zvakadini.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvinozvino irikugadzirwa zvinoenderana nehosha dzinenge dziriyo, zvinobhuyekuti peshe panobude hosha panogadzirwe mutombo unenge weshanda kuhina hosha ,zvinonga zviri zviro zvakanaka kuti hosha yega yega inonga ine mutombo.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvinozvino yakakosha maningi pandaramo yevantu nekuti mitombo iyi inodetsera kakurutu ende mitombo iyi yakanakira pakuti ukasvika une hosha dhokoteya anovheneka hosha yako Oona kuti hosha yako inoda mutombo wakasimba sei kuti akwanise kukuhina zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvinozvino yava mitombo yakanaka maningi yakakoshera ndaramo yedu imweni mitombo yechizvinozvino inoshandiswa kuwedzera ropa mitombo iyoyo yakanaka maningi. Hama dzedu dzinenge dzineropa Shoma dzinoita zvakanaka .

Ibari gwinyiso yemene ingavari yakanaka mitombo yechizvino zvino asi munotoziya kuti kusheka kwearikunyanya kuti mitombo yezvino zvino yakunyanya kushandiswa ngeana echidodori kudhakwa maningi zvinoo zviri zviro zvakashata maningi ngekuti taakuite mapenzi akawanda munharaunda medu matiri kugara

Igwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi mundaramo dzeantu, mitombo iyi inouya nemitoo yakasiyana imweni mitombo iyi inouya nemutoo wekumwa, imweni remapirizi imweni ngejekiseni zvekuti unoshandisirwe mitombo unenge une zvibandiko waunenge wakasununguka.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo yevantu asi pamweni pacho unotozoona kuti pamweni pacho yakashatire pakuti inenge yeide kushandiswa imweni yeigadzikwa panotonhorera zvekuti pamweni pacho kana tisina michina dzekushandisa kuti mitombo igare yakachengetwa panotonhorera atikwanisi kuishandisa zvinoite kuti tirambe teishandise mitombo yekudhaya.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo. Ngenyaya yekuti mitombo iyi inodetsera kazhinji zhinji. Pamweni pacho unotoona kuti mutombo uyu, kudai kwakusina mutombo yemhando iyi upenyu hwemuntu hwaimbaoma maningi ngekuti mitombo inobatsira.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi zvirokwazvo ngenyaya yekuti mitombo iyi inodetsera kazhinji zhinji kuhina hosha ngenyaya yekuti imweni mitombo iyi inouye ine mitowo yakasiyana imweni anonyore mapirizi amweni anochipisa zvekuti unobatora chaunenge uchide kushandisa.

Mitombo yechizvino zvino inozikanwa nekurape hosha asi pamweni pachona mitombo iyi yakashata ngekuti imweni mitombo irikuuya yakushandiswa neana echidodori kuti agare akadhakwa zvinotoita kuti zviro zvishate muntaraunda mugare mune mapenzi maningi muntaraunda.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo zvinobakuridzirwa kuti kana tisikazwi zvakanaka tiende kuzvibhedhleya ngekuti mutombo dzatirikupuwa kuzvibhedhleya mitombo dzakakosha maningi dzinobatidetsera kana hosha dzisina kumira mushe. Ibari gwinyiso.

Ibairi gwinyiso ye mene mitombo yechi zvino zvino yakabai kosha maningi rimweni zuva ndakaenda ku zvitoro zvino tengeswe mutombo ndeizwa hosha ndochoto taurirwa kuzi pano pera nguva yakati hosha inenge yei hinika izvi zvino baite zviro zvemene mene hosha yangu yakato hinika zviro zvikaita zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene mitombo yechizvino zvino yakanaka maningi mundaramo yeantu. Ngenyaya yekuti inodetsera zvikurutu payani zviro pazvinenge zvisina kumira zvakanaka. Tinoishandisa mutombo yechizvino zvino yodetsera ngekuti imweni yemitombo iyi inenge ine nguwa yeinoshanda kuhine hosha.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi pandaramo yeanhu ngenyaya yekuti inogadzirwa nemutoo wekuti ikwanise kuhine hosha zvakanaka. Panguva inenge yakatotarwa pachibhotoropo ndoonguva inohinika hosha.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo zvinobaonekwa kuti mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi ngenyaya yekuti inobetsere panonga pasinga kwanisi kushanda mitombo yekudhaya. Inooneka maningi kazhinji-zhinji ngenyaya yekuti mitombo yechizvino-zvini inenge ine minduva dzakasiyana-siyana. Dzekubetsera antu majekisera kana maphirisi.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo yeantu. Ngekuti mitombo iyoyo inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Muchiziya kuti mitombo yechizvino zvino inenge ine mabandiko ekuhina hosha. Nyama dzoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo yeantu. Ngenyaya yekuti inobetsera kakurutu mitombo iyi neimweni yacho inenge yakatotarwa kuti hosha ihinike panenge pachide kuti utore nguva yakadini. Zvekuti panopera nguvayo hosha inonga yakutohinika.

Ibari gwinyiso remene mene ,mitombo yechizvino zvino yakakoshe maningi mundaramo dzeanhu ngenyaya yekuti inodetsera payani pazvinenge zvisina kuita zvakanaka. Kutoende kuzvibhehleya wovhenekwa ngemadhokodheya woonekwa kuti hosha yaunayo ihosha yakadini, zviro zvoita zvakanaka.

Ibarigwinyiso romene, nzvimbo dzinochengeterwa vantu vanenge vane hosha dzakawanda dzakakosha maningi muntaramo yavo nenyaya yekuti ndopaanodetsereka paya paanenge ari kushungurudzika nehosha, zvinova zvirizvo zvakanaka kuti paanenge achichengeterwe yona abatikirwe kuti asazoshupika kana kuti asazokuvara.

Ashandi emuzvibhedhlera akakosha maningi pandaramo yedu ngekuti anotidetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti mukutora mutombo uyani woshandisa zviro zvoita zvakanaka asi haikwanisi kutora mutombo usina kupuwa ruzivo nevashandi vanoshanda muzvibhedhlera.

Ibaari gwinyiso remene-mene. Ashandi emuzvibhedhlera antu anotonekwa kuti ashandi ane rudo rwakakura maningi kunyari kuti kamushandire kavanoita nesu muzvibhedhlera kakakosha nekuti hosha dzatinonga tinadzo dzimweni dzinonga dzisingatoiti kuenda nadzo kuzvibhedhlera nekuti tinonga teidhana maningi asi vanotidetsera.

Vashandi vemuzvibhedhlera zvirokwazvo akabaakosha maningi pandaramo yevantu nekuti unotoziya kuti ashandiwo ndoanotibetsera zviro pazvinenge zvisina kumira zvakanaka. Anotibatsira kuti simudza patinenge tisikakoni kusimuka nekutivheneka nemushina dzemuzvibhedhlera.

Ashandi emuzvibhedhleya akakosha maningi mundaramo yeantu, ngekuti anodetsera kakurutu payani antu peanonga ane hosha dzakaomarara. Zvekuti anenge echito kurudzirwa pamweni pacho kuti apfeke mbasha dzekuti anodziirire kutapudzirwa hosha dzimweni, ngekuti dzimweni hosha dzino tapudzirwa.

Ibaari gwinyiso remene mene, ashandi emuzvi bhadhlera kuti zviro zvaite zvakanaka okur udzirwe kushonge mbasha dzino adzivirira kubva muhosha dzakawanda ngekuti hosha dzakawanda dzaanorapa muzvi bhedhlera ihosha dzekuti dzino kone kutapukira kana aka saa shandisa mbasha.

Ibari gwinyiso yemene, ashandi vemuzvibhedhleya anobadetsera vantu kakururu nenyaya yekuti mushando wawo waanoita ndounoita kuti zviro zviite zvakanaka pakuhinika kwehosha ngekuti pamweni pacho unotoono kuti basa raanenge aita iri ibasa rakakosha maningi zvinoita kuti tiite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene zvirokwazvo zvinobaatondipa kuti vanoshanda muzvibhedhlera, kamushandirwe kavanoita kushanda kwevanhu vanokone kubatikira nekushanda nevanhu vamweni ngenyaya yekuti kushande muzvibhedhlera kunoda vanhu vanenge vane moyo wakanaka ngenyaya yekuti pamweni hosha dzacho dzinenge dzakaoma.

Ibatori gwinyiso remene mene zviro kwazvo ashandi emuzvibhedhlera akakosha maningi mundaramo yedu ndiwo anotibetsera patinenge tisingazwi zvakanaka zvekuti paunosvika kuzvibhedhlera unotozwa kuti ndaramo Yako inosvika zvakanaka pakudetserwa nevashandi vemuzvibhedhlera nekuti vanotidetsera nemoyo wese.

Ibaari gwinyiso yemene-mene, ashandi ekuzvibhedhleya ,ashandi anenge ane ruzivo rwakakosha maningi zvekuti aashupiki pakuhine hosha .Zviro zvakakosha kuone kuti anotokuvheneka otoone kuti hosha iyi ihosha iri ,wopiwe mitombo inohine hosha, zvoite zvakanaka.

Imbari igwinyiso remene zvino mbayioneka kuti vanhu vari kudetsereka maningi kakurutu ngenyaya yekuti hosha dzatinenge tinadzo pamweni pacho dai kusirikuti ibari rudo rwevantu vanoshanda muzvibhedhlera tanga tisingambofi takahinwa dzimweni hosha dzatinadzo dzinenge dzaka omarara maningi.

Ibayitori gwinyiso yemene mene ashandi emuzvibhedhleya anobayi kurudzirwa maningi zviro kwazvo kuti paanenge eyishande muzvibhedhleya apfeke hembe dzinoite kuti asatapukirwe nezvirwere panweni pacho kushaye zvinotapukira kwakanakaa.

Ashandi emuzvibhehlera akakosha mwaningi pandaramo yeantu ngenyaya yekuti anotibetsere zviro pazvinenge zvisine kumira mushe zvinodetsereke nekuti tinobaziya mwaningi kuti ashandi emuzvibhehlera anotipe rudo rwahwo rwakakurisa mwaningi paanenge achishanda muzvibhehlera achitibatsira kuti hosha dzedu dziyanike.

Ashandi anoshanda muzvibhedhleya anenge ane fundo yakakura maningi ngekuti pamweni pacho, unotoiona wega kuti vantu aya kamushandire kaanoita, kushanda kwevantu anenge ayiziya basa rawo, zvekuti anenge achiita basa rekuziya kuti zvirokwazvo haufi wakambovhunduka kuti pamweni pacho unokona kusabatikirwa.

Ashandi muzvichibhehleya akanaka maningi nechekuti kamushandire kaanoita ngekuti anombai detsera madhokodheya kuhloya hosha kuona kuti vantu vanenge vanehosha yakadini nekudetsera kudetsera vantu muzvibhedhlera mwo anenge anezvino vashupa.

Ibarigwinyiso yemene vashandi vemuzvibhedhlera vanokurudzirwa kuti pavanenge vachihina hosha ahlonge mbatya dzinoadziirira ngenyaya yekuti dziwen8 dzehosha dzaanenge achihina dzinogona kutapukira kuenda paari akasahlonga mbatya dzinodziirira.

Ibaregwinyise yemenemene ashandi emuzvibhedlera anokurudzirwa kutukuti ashande achizvishongodza akazvichengetedze ngenyaya yekuti pamweni pacho munotowone kuti akasashandise zviyembe dzekuzvishongedza anogona kutitakurire hosha zvozvoshata ndaramo yawo yoita zvakashata.

Vashandi vanoshanda muzvibhedhlera madhokodheya nemanesi pamweni pacho unotoona kuti akabatikoshera mundaramo yedu pamweni kutombinda memare ngenyaya yekuti unokona kuenda kuzvibhedhlera weimwa hosha pasina mare waone kuti zviro zvinenge zvisina kumirira.

Ibaitori gwinyiso ye mene ashandi ano shanda mu zvibhedhlera ashandi aka kosha maningi pa ndaramo yedu ngenyaa yekuti ashandi aya anoti detsera maningi payani zviro pazvinenge zvisina kuti mirira mushe tiri mu zvibhedhlera asi toziya kuti zviro zvinobai ita ngekuti ashandi anoti detsera maningi echiti detsera.

Ibari gwinyiso yemene ashandi emuzvibhedhleya akakosha maningi mundaramo yaantu zvirokwazvo ngenyaya yekuti anodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe zvinova zviri zviro zvakanaka ngenyaya yekuti zvinoita kuti antu abaazwe kudziirwa nekubaazwe kuona kuti tinodetse.

Ibari gwinyiso yemene vashandi vekuzvibhehleya anoda kukurudzirwa kuti arambe akadaro maningi ngenyaya yekuti akwanise kuhina hosha dzevantu anoda kunge ane mwoyo wakanaka zvinoita kuti zviite zviro zvakanaka munotoona kuti anhu aya ane mwoyo wakanaka.

Ibari gwinyiso yemene payani patinotaurirwa kuti hosha dzakashata, ashandi emuzvibhehleya madhokodheya nemanesi ndiwo anosisa kutipa dzidziso iyoyo zvinova zviri zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene vashandi vemuzvibhedhlera vashandi akakuridzirwa kuite basa rakaomara maningi asi anotozikanwa kuti havhunduki ngenyaya yekuti antu anenge akafunda kuti basa rinoitwa sei nyangwe akaite hosha rakaomara anenge eyiziva kuti anonga ezvichengetedza ndaramo yavo.

Ibari gwinyiso yemene ashandi emuzvibhehleya akakosha maningi muntaraunda yanenge echishandira ngenyaya yekuti pamweni pacho ashandi ayaa ndiwo anoita kuti adetsere antu anenge asingazwi zvakanaka madhokodheya pamwe anenge asipo asi ngefundo yavo anodetsera antu zvoita zvakaanaka.

Ibatori gwinyiso yemene mene kuti zvitoro zvinotengesa mitombo zvakambakosha maningi zvirokwazvo ngenyaya yekuti ndikwo kwatinopuwa mutombo payani pekuti tinenge tashaya mitombo kuzvibhedhleya kana tasvika mitombo yapera. Kwatinokwanisa kuona mutombo yatinoziya kuti inoshanda ndikwona iyoyo.

Ibari gwinyiso remene zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi mundaramo nemundaraunda yevanhu nenyaya yekuti ndiko kunobva mitombo inotidetsera payani pekuti kuzvibhedhlera tinenge teishaya mitombo zvinoita kuti ndaramo yedu iite zvakanaka tohinwa hosha.

Ibari gwinyiso remene zvitoro zvinotengesa mitombo zvakabakosha maningi mundaraunda nendaramo dzedu nenyaya yekuti zvitoro izvi zvobatsira maningi ukashaya mitombo muzvibhedhlera ndomatokwanisa kutenga mitombo.

Ibaari gwinyiso yemene mene, zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi ngenda yekuti kazhinji zhinji kacho tinogona kusvika kuzvibehleya kusina mutombo ngenda yekuti ndokunenge kweitengeswe mitombo yakanyanya zvekuti wabva kuzvibehleya ukashaya mutombo madhokodheya anobamukuridzira kuti muende kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kuti zvitenda zvako. zvione kuita zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi ngekuti mitombo inotengeswa muzvitoro izvi inoshandiswa kuhina hosha dzinenge zvakabatana ngekuti pamweni pacho mukasvika kuzvibhedhlera mitombo kusina ndokwaunokwanisa kupuwa kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene mitombo dzinotengeswa muzvibhedhleya mitombo dzakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi ikashaika muzvibhedhleya kumweni kwatinokwanisa kuona mutombo kuzvitoro zvinotengesa mutombo izvo kwatinoonakuti tikasvikeyo tinobatwa zvakanaka teitengeserwe mitombo inohina hosha.

Ibaari gwinyiso yemene, zvirokwazvo zvinobaaoneka kuti zvitoro zvetinotengeserwe mitombo, zvitoro zvakakosha maningi ngenyaya yekuti petinosvika kuchibhedhlera tikaonekwa kuti mitombo kunenge kusina ndipo petinokwanisa kutopiwa mitombo kuti hosha dzihinwe.

Ibaari gwinyiso yemenemene zvitoro zvinotengese mitombo zvakabaakosha maningi pandaramo yeanthu ngekuti unotoziya kuti zvitoro izvi ndookwaunokwanisa kuona mutombo yekuhina hosha kana kuzvibhedhleya mutombo kusina.

Igwinyiso remene kuzvibhehleya mitombo inenge iriyo asi mitombo ikashaika kuzvibhehleya kutoziya kuti kumweni kwatinokwanise kuona mutombo kuzvitoro zvinotengeswe mitombo kwakanaka maningi kwetiri ngekuti ndikwo kwatinoone mitombo inokwanise kuhina hosha.

Ibaari gwinyiso yemene, zvitoro zvinotengese mitombo, zvakabaakosha maningi mundaramo yavo, ngekuti woosvike kuchibhedhlera, ukasvika kusina mitombo, unotosiya, woenda kuzvitora zvinotengesa mitombo, ndokweunokwanisa kuhinwa hosha, wasvikeyo, anokupa mitombo, hosha yohinika, zvoite zviro zvakanaka.

Muzvitoro zvinotengeswe mitombo zvakakosha maningi mundaramo yeantu emuntaraunda imwona ngekuti pamweni pacho kuzvibhedhlera anhu anotosvika mitombo dzotozwi akuna zvekuti kwavanenge achikwanisa kutoone mitombo kuzvitoro Kona kunotengeswe mitombo dzinoite kuti ndaramo dzedu dziite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi ngenyaya yekuti zvitoro izvi zvinodetsera anhu pamweni pacho patinenge time zvirwere zvakaita zvemwoyo zviyani zvisingadi kuende kuzvibhedhlera tinge teingotenga mitombo yedu, tinongoende kotenge mitombo zvotoite zvakanaka.

Igwinyiso yemene, zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi mundaramo mwedu ngendaa yekuti zvinodetsere payani patinenge tashaiwe mitombo kuzvibhadhlera tapiwa hedu kuti mitombo yedu inenge yeida kushanda wakadini, kungoende kuzvitoro zvinotengeswe mitombo totopuwe mutombo.

Ibari gwinyiso yemene zvitoro zvinotengese mitombo zvakanaka maningi mundaramo yedu ngenyaya yekuti kuzvibhedhleya ukadvika kusina mitombo ana dhokodheya anotokutaurire kuti enda kuchikoro kunotengeswa mitombo ndokwaunokwanisa kudetsereka.

Ibayiri gwinyiso remene kuzvitoro zvinotengeserwa mutombo kwakakoshera ndaramo dzevanhu ngekuti ndoo kunobve mutombo pamweni pacho unotoenda kuchibhedhleya wotaurirwe kuzi mutombo akuna ndiko kwaanokwanisa kupiwe mutombo kuti ndaramo yawo ihlamburuke iite zvakanaka.

Igwinyiso remene ukaona kuchibhedhlera mitombo yashaikwa unoziva kuti kumweni kwaunokwanisa kuona mitombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo uku kunenge kwakanaka ngekuti zvinoita ngekuti zvakangofanana nemitombo yemuzvibhedhlera inoto hosha ihinike zviro zvoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso emene mene zvitoro zvinotengeswa mitombo, zvakakosha maningi zvirokwazvo ngekuti pamweni petinoenda kuzvibhedhleya tinokona kusvika toone mitombo kusina kuzvitoroyo ndiko kwetinokwanisa kupuwe mitombo kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso emene zvirokwazvo unobaatoziya kuti zviro zvibatori zvemandorokwati chaizvo , mitombo yakawanda tinoiona kuzvitoro zvinotengeswe mitombo kazhinji kana tashaya mutombo uyu kuchibhedhleya zvona izvozvo unoziya kuti mutombo wakashaika kuzvibhedhleya unoende kumweni kwakhona.

Ibairi ngwinyiso yemene zvitoro zvino tengese mitombo zvakakosha maningi mundaramo ye antu ngekuti ndo kwatino ona mitombo payani patinenge tashaya mutombo ku zvibhedhleya zvinoita kuti ndaramo yedu irambe yakanaka zviro zviendeke zvisaite zviro zve nhando patinenge tisingazwi zvakanaka.

Ibairi gwinyiso remene, zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti ndikokwatinokwanise kupuwe mitombo inoite kuti zviro zviite zvakanaka kana kuzvibhedhlera tikasvike kusina mitombo dzinokwanise kuhine hosha dzatinenge tiinadzo.

Ibaari gwinyiso yemene zviro kwazvo madhokodheya anobaa kurudzira vantu kuti anenge ane zvirwere zvakaita ana bhipi zviyani , akasvika kuzvibhedhlera kusina mutumbu aende kotenga mutombo kuzvitoro zvinotengeswa mutombo kuti ndaramo yavo igare yakachengetedzeka ngokuti mutombo anenge eyi uda pazuva nge pazuva.

Kuhinika kwehosha kunoda mubatira pamwe kwezvibhedhleya nezvitoro zvinotengese mutombo ngenyaa yekuti pamweni pacho ukasvika mitombo kusina kuzvitoro zvinotengesa nekuzvibhedhleya, unotoziya kuti kuzvibhedhleya zvinenge zviriko nekuti vanenge vachida kutenga mitombo dziyani moende kuchibhedhleya motopiwa.

Ibari gwinyiso yemene zvitoro zvinotengeswe mitombo zvakakosha maningi muntaraunda ngenyaya yekuti pamweni pacho ndozvinotobetsera payani patinenge tashaya mitombo kuzvibhedhlera. Zvinoita kuti zviite zviro kwazvo mare yacho yatinenge teida kubhadhara kuchibhedhleya tinoibhadhara ikona tongopuva mitombo dzakafanana.

Ibari gwinyiso yemene mene tinobaona zviro kwazvo kakurutu kuti mitombo yatinoshandisa mutombo inoita kuti ndaramo iite zvakanaka zvekuti pamweni patinoenda kuzvibhedhleya tikasvika mutombo kusina Toenda kuzvitoro zvinotengesa mutombo zvoite kuti totengeto mutombo ndaramo yedu yoite zvakanaka.

Ibairi gwinyiso yemene zvitoro zvino tengese mitombo zvakakosha maningi kubhadhara moyo ye antu ne nyaya yekuti ndozviri kudetsera anhu payani zviro zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvekuti unotoziya kuti ukaenda ku chitoro mutombo unowu ona zvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene. Zvitoro zvinotengeswe mitombo zvakanakira pakuti munoshandwa ngeantu akasununguma maningi zvekuti nyangwe ukasvika une hosha yakaomrara kudai unobazwe kudziirwa urikuzwe kamutsanangurire kamushandisire kanoitwe.

Ibari gwinyiso yemene zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi muntaraunda ngekuti zvinodetsere payani patinenge tosingazwi zvakanaka tikaende kuchibhedhlera tikashaiwa tikataurirwa kuzi mutombo akuna ndikokwatinokwanisa kupuwa mutombo kuti tiiite zvakanaka hosha dzi.

Ibatori gwinyiso remene mene zviro kwazvo unobatoona kuti zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakoshabmaningi zvitoro izvi zvinenge zvine movha inotakura vantu pamweni pacho vantu vanenge vachirwara vanonakurwa nemota idzi zviro zviite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene, zvirokwazvo tinobaaona kuti madhokodheya kamuhambire kaanoita muntaraunda mwedu nyangwe zvazvo zvanga zvisina kunge zviri pamushando wawo zvakakosha maningi ngekuti zvinodetsera ana mbuya edu anenge asikakoni kuhamba kuende kuzvibhedhlera.

Ibaari gwinyiso yemene, madhokodheya kuhamba kweanoita achiuya mumphatso mwedu, zvakanaka maningi, ende zvinokosheswa ngenyaya yekuti, pamweni pacho madhokodheya kahambire kaanoita muntharaunda mwedu, kanotidetserera kuti hosha dzimweni dzatinge tiinadzo, tinenge tisikazii kuti tine hosha, asi hosha titori nadzo.

Ibari gwinyiso remene-mene panenge pangorira madhindindi antu apashikwi ngenyaya yekuti madhokoteya anoshandisa madhindindi achida kunganidza vantu kuti payani pavanenge veida kupa vantu chenjedzo, anounganidza antu oridza madhindindi vantu vouya zvoite zvakanaka vantu vofundiswa.

Ibaari gwiyiso yemene madhokodheya anotombohamba muntaraunda mwedu eitipa chenjedzo hosha dzakasiyana siyana dzinotapurika sei kuti tizoziye kuti tisatapurirana hosha idzona idzo nechnjedzo yaanenge atipa neruzo rwaanenge atisiyira zvinoita kuti ndaramo yedu ichengetedzeke.

Ibaari gwinyiso remene, madhogodheya kakurutu vaakuise zvikwangwani pese pese kuti vantu vaziye kuti hosha dzakasiyana siyana dzinohinwa kuzvibhedhlera, kwete kuhinwa antu akagara kumhatso ngekuti dzimweni dzehosha antu anokuwara arikumhatso pane kuti aende kuchibhedhlera.

Imatoru gwinyiso yemene mene zviro kwazvo vamweni muzvibhedhleya antu anotombobuda muzvibhedhleya achiendende muzvibhedhleya achihamba muntharaunda nemumabuya medu achipa antu chenjedzo yehosha dzakasiyana siyana kuti dzinotapudzika sei achireketera anthu kuti anokwanisa kuzvidziirira nemitoo dzaka...

Igwinyiso remenemene amuna woye! madhokodheya akatoene kuti anhu adetsereke anohamba muzvibhehleya muyani antu achidetserwa pamweni pacho akutoise makwangwani munharaunda mumabuya mwedu kuti antu aone kuti zvinga azvakadini kuti hosha dzinenge dzaabata vanokwanise kuende kuzvibhehleya....

Ibari gwinyiso yemene, madhokoteya pamweni pacho anotounganidza antu nemagindimukindi kuti akwanise kudetsera anhu kuwape chenjedzo neruziwo rwehosha, nenyaya yekuti antu pamweni pacho kuchibhedhleya haatoendi anode kungohambirwa maningi.

Ibatori gwinyiso yemene mene, utano wewanhu wakakosha maningi zvekuti madhokodheya anosimbo hamba mundaraunda eipa anhu dzidziso ngekuapa chenjedzo kuti anhu waziye kuti zvinoshanda sei kuti hosha dzimire paanenge asingazii.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya pamweni pacho anotoone kuti ndiremba ende bhedhleyaekudetse ngekuti antu anode kuzouya zviro zvashata zvisina kumira mishe zvinoita kuti ahambe mantaraunda mwedu achipe anhu chenjedzo Yekupa antu mutombo kana kuti asikazwi zvakanaka.

Ibairi ngwinyiso remene madhokodheya akatoona kuti pamweni pacho kuti zviro zviite zvakanaka ano fana kuhamba mu mabuya mwedu eipa antu fundiso ne dzidziso nekuti antu aziye kuti hosha idzi dzino hinwa ende unofana kuenda ku chi bhedhlera uhinwe hosha zvisati zvashata.

Ibarigwinyiso yemene madhokodheya akatoone kuti nenyaya yekuti antu anenge aine misoro dzakaomarata kuti tikwanise kubatsira vantu pamweni pachoda zvinoda kutopinde muntaraunda vopinda ngemagindimukindi ngenyaya yekuti vandu vanoda kufara zvinoita kuti vakwanise kuuya kuti varapuke kuti hosha dzihinike .

Ibari gwinyisi yemene zviro kwazvo unotoziya kuti madhokodheya paanohamba mumantaraunda medu paya anobaa detsera antu kakurutu ngekuti pamweni pacho amweni antu anenga asina simba kana kukwanise kuhamba kuende kuzvibhedhkeya zvinoite kuti adetsereke madhokodheya paanohamba mumabuya.

Ibari gwinyiso yemene mene zviro kwazvo zvinobakurudzirwa maningi kuti madhokodheya ayite achimbohamba mundaraunda achidetsera andu ngenyaya yekuti zvinodetsera kakurutu pakuti andu paanotaurirwa kuti hosha idzi dzinobetsereka seyi anokwanisa kuve nehosha yoite zvakanaka.

Ibaatori gwinyiso yemene-mene, zvirokwazvo unotobaaone kuti kuhamba kunoita madhokodheya muntharaunda mwedu kwakakosha maningi, ngenyaya yekuti kunobaatidetsera, payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe ,zvekuti zvinodetsere maningi, ngenyaya yekuti unotopiwe mitombo apo tiri kumabuya kwedu, zviro zvotoite zvakanaka.

Ribari gwinyiso yemene tinobaona kuti madhokodheya akatoone kuti antu atodi kuuya kuzvibhehleya zvinoita kuti aite achihamba muntaraunda mwedumwo vachipa anhu dzidziso yekuti hosha dzakashata dzirikuuya dzinode kuenderwa kuzvibhehleya.

Ibari gwinyiso yomene mene zvirokwazvo zvinobakurudzirwa maningi kakurutu kuti madhokodheya ahambe munharaunda mwedu eiterera eidetsera antu ngenyaya yekuti ngenyaya yekuti pamweni pacho amweni antu emuntaraunda medu antu akuru asingachakoni kuhamba kuenda kuzvibhedhlera zvinoadetsera maningi madhokodheya paanohamba.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya akazotoona kuti kuti akwanise kuenda kune antu aafundise ngenyaya yehosha yakasiyana siyana anotoita echiendese magindi mukindi antu oungana oapa fundiso kuti hosha dzinoitwa sei kana dzaabata anoendemwo kuti akwanise kuende kuzvibhedhlera kuti ahinwe zviro zvoite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene madhokodheya zviro kwazvo vanotohamba munharaunda veipe antu mitombo inoita kuti hosha dzihinike ngenyaya yekuti pamweni pacho vanenge vechitoona kuti vantu vanenge vasingadi kuuya kuchibhedhlera zvinoita kuti vazohamba munharaunda veipe vantu mitombo.

Igwinyiso remene zviro kwazvo zvinotooneka kuti madhokodheya pamweni pacho anotombooenda koohambira antu mumanharaunda mumabuya muyaa. Ngenyaya yekuti hosha dzimweni dzinenge dzeida kuti vambopota eimbopindamwo eimboona kuti zviro zvinenge zvakadini. Ngekuti amweni eantu atinogara nawo anenge asingakoni kuhamba kuenda kuzvibhendleya

Ibari gwinyiso remene madhokodheya akatoona kuti anhu haanga xazike hosha ari muzvibhedhlera mwega pamwe pacho panotode kuto pinda mundaraunda zvi noita kuti ahambe mumasangano dzemachechi muyani eyipa anhu mutombo zvinoita kuti ndaramo yacho ienderere mberi.

Ibari gwinyiso remene zvirokwazvo madhokodheya arikutohamba muntaraunda mwedumwo eyichitipe che njedzo nemuratidziro wekutitaurira kuti hosha dzimweni dzirikuti bata ihosha dzakaomarara maningi asi dzino kwanisa kuhinika ukaenda kuzvibhedhlera.

Ibari gwinyiso remene madhokodheya akatoone kuti zvingatoshupa akati ngaarambe eihamba mumabuya medu eibetsera anhu pamweni pacho anotoise zvikwangwani zvinoite kuti anhu adetsereke nenyaya yekuti pameni pacho anhu anenge asingatoziyi kuti hosha iyi ngeyeyi.

Ibairi gwinyiso remene, zvirokwazvo zvakakosha maningi zvinokurudzirwa kuti ana adodori afundiswe ngenyaya yehosha dzepabonde, izvi zvakakosha kuti paanenge akufungawo kuita zvepabonde anenge ane ruzivo rwekuti hosha dzinodzivirirwa sei zviro zvoita zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene, zvinokurudzirwa andhu kuti azvichengetedze munguwa yekuita zviro zvepabonde. Ngekuti kakuru-kuru kacho ana adoodori atiri kurarama nawo arikuzoite ana adoodori anenge asiri, anenge asingaziikani ngenyaya yekuti unotoite mwana usingazvifungidziri, kana usingazvichengetedzi unoita kuti zviite zviro zvakashata, kuita zviro zvepabonde usati wakura.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhedhleya tinofundiswa maningi nyaya yezvihwere nehosha dzepanonde dzokwanatibatira zvinova kuti zviite zviro zvakanaka ngentaya yekuti hosha idzi pamweni pacho tikasafundiswa ngezvadzo zvinoita kuti ndaramo yedu isaite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene-mene. Ana echidodori anokurudzirwe kuti apuwe dzidziso yehosha dzepabonde zvava zviro zvakanakahe kuti kazhinji-zhinji ana adodori akutopuwa mitombo nekupuwa dzidziso kuzvikoro kwavo dzezvirwere zvepabonde zvinoita kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene hosha dzepabonde dzakawanda kuti dzihinike zvinode kuti ana ashandise mutombo asi pamweni pacho mitombo aidi kuwanda zvinoita kuti anthu akurudzirwe kuti asanyanya kuita zvepabonde achiri ana adoko.

Ibaari gwinyiso yemene kufundisa ana ngenyaya yehosha dzepabonde kwakakosha maningi zvokuti ana adoodori amwe haazvizii. Saka izvi zvakakosha ngekuti zvinobaadetsera pakuti anoita ruzivo rwekuti anokwanisa kuzvidzivirira nemutowo uri.

Ibairi ngwinyiso ye mene akuru enyika akazotoona kuti ngekushata kwakuita ana e mazuva ano zvaka kurudzirwe kuti ana ayite echi fundiswa ngenyaya dze zvirwere zvepa bonde neku kwanise kudzivirire kuti zvirwere zvo zvisa batire zvinoita zviro zvakanaka mu ndaraunda yedu.

Ibaari gwinyiso yemene mene, zviro kwazvo hosha dzepabonde ihosha dzakaomarara maningi asi hosha idzi dzinokwanisa kudziviririka nenyaya yekuti unenge waingoti hosha dzirikukudzingirira wosiyana nezviro zvepabonde .

Ibaari gwinyiso remene zvirokwazvo zvinobaaonelkwa kuti ,kuti zviro zviite zvakanaka anhu anofanire kuende kuzvibhehleya kofundiswa zvinoonderarana nehosha yepabonde ,pamweni pacho hosha yepabonde ihosha yakaomarara yekuti inokona kutobata usingazviziyi.

Ibaari gwinyiso yemene, madhokodheya anotombohamba mumabuya mwedumwo, eipa anhu fundo yehosha yepabonde. Pamweni pacho anenge Altoona kuti hosha idzi kuti dzihiniwe dzinenge dzeide kuti anhu aite achipiwa zivo yehosha dzona idzodzo.

Ibari gwinyiso remene ana adodori pamweni pacho anoda kutaurwa nawk nekuti pamweni pacho anenge asingatozivi kuti mitombo yakawanda iriyo inodetsera panenge abatwa nezvirwere zvepabonde pamweni pacho anotya uyanga auya kotaura kuti tabatwa nechirwere.

Igwinyiso yemene muzvikora mwakatonakahe ngenyaya yokuti ana adoodori akupuwa fundo yehosha dzepabonde kuti adetsereke ngenyaya yekuti zviro kwazvo zvakatozooneka kuti fundo iyoyo yakakosha mundaramo yevantu ngekuti vakasaita fundo yona iyoyo zvinovashatira maningi pavanobatwa nehosha asi.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo kuzvibhedhlera kwatinoenda tinopuwa muono yepfungwa yehosha dzepabonde zvekuti pamweni pacho tinobaato nyatsotaurirwa kuti hosha idzi dzinodziirirwa ngemutoo dzakadii kuti tisasanyanya kubatwa ngehosha dzona idzodzo.

Igwinyiso remene zvinobakurudzirwa maningi kuti madhodha nendombi aite muntu umwe waanohambidzana naye ngekuti hosha dzepabonde kazhinji zhinji inonyanya kukonzerwa nenyaya yekuhambidzana neantu akawanda zvinova zviri zviro zvakashata kuti unenge uchihambidzana neantu akawanda panguva imwe.

Ibairi gwinyiso yemene zviro kwazvo zvinobai kurudzirwe maningi kuti ana adodori apuwe fundo yekuti aziye kuti hosha dzepa bonde inokwanisa ku hinika nge mutowo upi ngenya yekuti pamweni pacho hosha idzi ana adodori akasa fundiswa zvinova bata maningi ngekuti pamweni pacho ano shoterwa nge zviro.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo fundo yehosha dzepabonde yakakosha maningi mundaramo yaantu ngenyaya yekuti fundoyo ndoinoite kuti zviro zviite zvakanaka pasina fundoyo hosha dzepabonde pamweni pacho atikwanisi kutoziya kuti hosha idzi dzakashata ngenyaya yekuti amweni anenge achigara kumabuya kwekuti anenga asikazii zviro zvakadarozvo.

Ibairi gwinyiso yemene mene fundiso ye hosha dzepa bonde yakakosha maningi kubai toti munhu wese agwinye nekuti hosha dzepa bonde dzinobata muntu wese inenge ya kurudzirwa futi maningi kuti ana adodori apuwe fundiso ye hosha idzi.

Ibari gwinyiso yemene hosha dzepabonde ihosha dzakashata maningi zvekuti madhokodheya tinobaatenda kakurutu kuti ari kuhambe muzvikoramwo eifundise ana echikora ngenyaya yehoshayo zviro zvinobaadakadza anobaite kuti ntaraunda isimukire.

Ibaari gwinyiso yemene, madhokodheya anohambamo muzvikora medu umo achipe ana adodori miono nekupa dzidziso yekuti aziye kuti, zvirwere zvepabonde zvakashata maningi ,zvinova zvinovadetsera maningi payani pekuti paanopuwa fundo , vanokwanisa kuishandisa kuti mangwani asazobatwa ndizvo.

Ibari gwinyiso yemenemene hosha dzepabonde dzakawandisa kakurutu zvekuti pamweni pacho madhongodheya anotoite aihambahe munharaunda aipa anhu dzidziso ngenyaya yehosha yepabonde kuti zviro muite zvakanaka antu asaramba aibatwe ngehosha.

Ibaari gwinyiso yemene, zvirokwazvo ana adodori anokurudzirwa kuti afunde nezvehosha dzepabonde ngekuti hosha idzona idzo, dzakabaashata maningi, nekuti painobata mwana mudodori unobaatoshungurudzika maningi, pamweni pacho unotozoona kuti inosvika pakugurisire kuti upenyu hwavo husaite zvakanaka.

Ibari gwinyiso remenen, madhokodheya akutoite echienda muzvibhehleya achipa anhu fundiso dzepabinde zvinova zviri zviro zvakanaka ngenyaya yekuti hosha dzepabonde ihosha yakaomarara maningi .Ende zvakakosha ngekuti ana adodori arikuwa fundiso ngechenjedzo.

Zviro kwazvo ibaari gwinyiso yemene mithombo yetinopuwa tiri kumijaho mitombo inodetsera maningi nekuthi pamweni pacho kumijaho ino thinobaashandise simba rese kakuruthu zvekuthi dzinopeisira toozwe kuthi nyama dzinonge dzisikachakwanisi kuita zvese zvetinoda asi mithombo yetinopuwa inotidetsera maningi.

Ibari gwinyiso yemene imweni yemitombo yekumijaho mitombo isinakumbonyanya isingatotengwesi zvakafanana ngemvura, mvura inodetsera maningi mumijaho payani paunenge wakuzwa kuremba inoita kuti udzokere kusimba.

Ibayiri gwinyiso yemene mitombo yemujahu iyi mitombo yakanaka maningi rimweni zuva ndakatoibatwa ndeke mugumbo asi pandakazopiwa umweni mutombo ndakaita yekuzotodzipe murenje pangu rakazotopere zuva kudayi murenje wangu wotozwe zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yetinopiwa kumijaho, mitombo yakasiyana-siyana. Imweni yemitombo yekujaha, imvura yekumwa chaiyo. Unobaaone kuti yakabaakosha maningi, payani pekuti unenge warukutika waremba maningi zvokuti ,inombaadetsere kuti nyama iite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene mitombo yatinopiwe kumijaho mitombo yakakosha maningi asi pamwenipacho akuru anotiitise mujaho anenge eitotikurudzira kuti tiryehe chikafu chinenge chine utano kuti tizazorambe teiite mirenje inonika kana inopanda patinenge teita mijaho.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yemuzvibhedhlera umu yakakosha maningi. Asi unotozoona kuti mitombo yedu yekudhaya yakakoshahe kakurutu ngekuti pamweni pacho mitombo yemuzvibhedhlera haikwanisi kuporesa hosha dzinenge dzeiponeswa ngemitombo yedu yekudhaya.

Mitombo yekudhaya yataiona mumakwenzi nemumashango yainga mitombo yakanaka maningi mundaramo yeana ngekuti taitoziya kuti mitombo iyi taishandisa zviro zvaite zvakanaka. Totozwe zvakanaka pane kuti taikwanisa kushaya mare yekuenda nayo kuzvibhehlera toshaya zvekuita asi mitombo iyi inotidetsera maningi.

Imbaari gwinyiso remene, dzimweni dzemitombo yekudhaya dzatinoshandisirwa, mitombo dzatinenge titori nadzo mumhatso asi kuti tinenge tisingaziyi kuti dzinodeshandiswa sei zvinova zviri zviro zvakanaka kuti patinonga tiri kumhatso kwedu payani, tiite teidzidza kuti zviro zvepamhatso zvinoshanda sei.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yataiona mumakwenzi nemumakwasha mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti inobadetsera kuhina hosha payani pekuti panenge pasina mare yekuenda kuzvibhedhlera zvaive zviri zviro zvakanaka maningi ngekuti ruzivo rwemutombo uyu wakakosha maningi.

Ibaari gwinyiso remene mene mitombo yekudhaya yai detsera maningi paya patainge tisina mare kana manyamushi ichiri kungodetsera kana tisina mare tondo tsvaka mitombo yedu toshandisa tohina toita zvakanaka

Ibarigwinyiso remene mene mitombo yekudhaya pamweni pacho mitombo yechizvinozvino inokwanisa kutadza kuponesa hosha asi kuti inokwanisa kushandisa yekudhaya .

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi pabandiko reantu ngekuti mitombo iyi inodetsera maningi payani patinenge tisina mare yekuende kotenge mitombo, nenyaya yekuti mitombo imweni inenge ichida mari yakawanda zvinofonderedze kuti tishandise mitombo yekudhaya kuti hosha ihinike zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene mene mitombo yedu yekudhaya yakakosha maningi mundaramo mwedu nekuti inodetsera payani patinenge tisina mari kuti tiende kuzvibhedhlera tinoita zvekuti patinotora mitombo yohinika ndaramo yoenderere mberi.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti mitombo inoshandiswa payani patinenge tisina mare yekuti tiende kuzvibhedhlera izvi zviro zvakakosha maningi ngekuti tinoziya kuhina hosha Ngekuti mutombo tinenge teuuziva.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti pamwe pacho mitombo iyi inotorapa hosha dzinokwanise kurapwa ngemitombo yezvino-zvino zvinoratidze kuti ichakakoshera ndaramo dzedu nyangwe zvavo akawanda asingaifariri.

Ibari gwinyiso remene mene mutombo yekudhaya yainga mutombo yakanaka maningi imweni mutombo takatoisa mumhatso kutoisima mumaberere ngenguti inobetsera maningi paya patinenge tisina mutombo tawirwa nedambudziko

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya kazhinji-zhinji kacho, ainyanyi kumbooneke mumakwasha kana mumashango, asi inenge itoripo pamhatsopo, asi zvinenge zvichiitika ngezvekuti munenge tisina ruzivo rwekuti, zviri pamhatso izvi mutombo. Zvinoda kungoziya wotoshandise mitombo, hosha ....

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakadai kosha maningi mundaramo yeantu inyaya yekuti inobetsere payani patinenge tisina mare yekukwanise kuende kunotenga mitombo kuzvibhehleya pamweni pachona unotoona kuti mitombo yekudhaya inotohina hosha dzimweni dzinenge dzisinga hiniki ngemitombo yechizvino.

Mitombo yekudhaya zvirikwazvo mitombo yakanaka maningi mundaramo yedu ngekuti mitombo iyi inotidetserana payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kutoziya kuti mitombo iyi kutoishandisa zviro zvotoita zvakanaka patinenge tisina mari yekuenda kuzvibhedhleya paya.

Mitombo yedhaya mitombo yakakosha maningi muntaraunda mwedu, ngenyaya yekuti mitombo iyi inoshandiswa kakurutu kunyangwe mitombo yechizvino-zvino iripo. Mitombo yekudhaya inozikanwa maningi kuti inohina hosha payana patinenge tisina mare yekuenda kuzvibhedhlera.

Ibari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya mitombo yangayakakosha maningi mundaramo eantu ngendaya yekuti mitombo iyi yaibetsera payani petinonga tisina mare yekuti tiende kuzvibhehlera zvingazvazo reva zvakanaka kuti waitoshandise mitombo weitedza zvakanaka.

Zviro kwazvo mitombo yekudhaya yainga mitombo yainga yakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi yataiona mumakwasha nemumvura pamweni pacho yaitidetsera ngekuti taitorwe mitombo totoushandisa tomwa zviro zvotoite zvakanaka pasina kubvise mare.

Ibaari gwinyiso ye mene mitombo yekudhaya yainga iri mitombo yakanaka maningi. Nenya yekuti mwaitoona kuti mitombo iyi inodetsera maningi waitoziya kuti wapiwa mutombo wekudhaya wayi toziya kuti uchahinika ndaramo yoteenda mberi.

Ibaari gwiyiso yemene. Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi ngendaa yekuti mitombo iyi inombaabetsera paya patinonga tisina mare yekuti tiende kuzvibhedhlera. tinoite zviro kwazvo ngenyaya yekuti tinoshandise mitombo yedu ndaramo yedu yotoite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yanga yakakosha maningi mundaramo yeantu ekudhaya. Zvaibaatooneka. Zvazvisingatodi kuti ubvunzwe ngenyaya yekuti mwaitoone kuti antuwo anga ane ndaramo yanga yakagwinya maningi, ende nyama dzawo dzaigara dzakagwinya zvaita kuti ,antu arambe ane mwiri dzakagwinya .

Ibaarigwinyiso remene mitombo yekudhaya yakakosha maningi nenyaya yekuti mitombo iyi inodetsera peyani pekuti tinenge tisina mare yekuende nayo kuzvibhehleya zvinoite kuti zviro zviite zvakanaka pekuti tisina mare tinokwanise kushandise mitombo iyi kuti ndaramo yedu ite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechi dhara mitombo yakakosha maningi mitombo yaibatsira vanhu pavanga vasina mari yekuenda kuchibhedhlerakuti akwanise kuhina hosha ende yaitoshanda nanyamashi achiri kushanda.

Zvemene mene mitombo yatiri kupuwa mazuva ano yasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti imweni mitombo yekudhaya yaibashanda maningi waibatonzwa zvakanaka kana wapuwa mutombo yekudhaya hino inobada kuchengetedzwa ngekuti aishandi ukangobva kuchibhedhlera usina kuchengetedza.

Ibari gwinyiso yemene mene mitombo yekudhaya yakabaa kosha maningi mundaramo yeaantu ngenyaya yekuti zvinobatoonekwa kutiantu ekudhaya kakurutu kacho anoonekwa kuti anga akagwinya maningi ngenyaya yekuti mitombo yaishandisa yaita kuti arambe akagwinya.

Ibayiri gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakakosha maningi zviro kwazvo ngekuti inobetsera pamweni pacho patinenge tisina mari yekuende kotenge mitombo zviro kwazvo pamweni hosha iri kubata wanhu dzimweni dzinenge dzisingatoshandi mitombo yemuzvino zvino nekuti kunenge kusina mitombo inenge yati yagadzirwa.

Ibaitori gwinyiso yemene mene mitombo yekudhaya mitombo yanga yakakosha maningi muntaramo dzevantu ngenyaa yekuti zvirokwazvo mitombo iyi yai detsera antu paya zviro pazvinenge zvisina kumira mushe waitoziya kuti kana paitike hosha mumabuya mwenyu imomo kune vantu vaitoenda kotobvunzwa aitoziya mitombo iyoyo oto taurirwa.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yemuntu nekuti mitombo iyi inodetsera vantu payani pokuti akwanise kutenge mutombo kuchibhehleya kuitira kuti hosha ihinike, zviro zviite zvakanaka

Ibatori gwinyiso yemene mitombo dzekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo mwevantu ngenyaya yekuti mitombo iyi inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kunaka tinobatoone kuti tikashaya mare yekuende kuzvibhehleya tinoshandisa mitombo yekudhaya kuti hosha idzi.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yainga yakakosha maningi mundaramo yaantu ekudhaya zvaibaationekwa waisabaatobvunza ngenyaya yekuti mwaitoone kuti antuwo anga ane ndaramo yanga yakagwinya maningi ende ndaramo dzawo dzakadaro dzakagwinya zvaite kuti antuwo arambe ane mwiri dzakagwinya maningi.

Ibaatori gwinyiso remene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo yevanhu ngekuti pamweni pacho kana tisina mari yekutenga mitombo ndiyo mitombo yatinokwanise tishandise kuti hosha dzihinike ngenyaya yekuti pamweni pachona hosha tinenge tinadzo tinenge tisina mare yekuende kuchibhedhleya.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yainga mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti yaidetsera zvakakosha yaitopinda pamweni pekutoti mitombo yechizvinozvino aisati yokwanisa kuhine hosha iyo asi iyona inohina hosha dzimweni dzisina mitombo yechizvinozvino.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi inodetsera kakurutu unotoona kuti pamweni payani zino kana reirwadza usingadi kuenda kuchibhedhleya kungotora kamuti kaunenge weiziya wotoita kuti zino rizwe zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo mitombo yekudhaya yainga mitombo yakakosha maningi mundaramo yedu ngekuti mitombo iyi yaitidetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira zvakanaka. Zvinoreva kuti ukaona paunenge wazwa hosha waingooinda mushango wototra mutombo wako wotoshandisa, zvoita.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yainge mitombo yanga yakanaka maningi Pandaramo yemuntu ngekuti yaiba Hina hosha ngekuti waitozouva kuti dzimweni dzehosha dzaihinika.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi pandaramo yedu ngekuti mitombo iyi inodetsera hosha dzamusingafungiri nekuenda kuchibhedhlera vokupa mutombo zviro zvoita zvakanaka wotozwa kuti ndahinika.

Ibari gwinyiso yemene kamushandisiro katinoita mitombo yakadhaya kanga kakanaka maningi. Ngenyaya yekuti zvirokwazvo maitoziya kuti mitombo iyi inohina hosha, pamweni pacho vaitoti uito shandise mitomboyo vaitoziya kuti mitombo iyi inohina hosha inogwinyise nyama nhete. Antu akudhaya aitozikanwa kuti ndivo akaginya kudarika echizvino-zvino.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi pandaramo yevantu ngenyaya yekuti mitombo iyi inotidetsera zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kubatoziya kuti mitombo iyi tikaishandisirwa zvinoita zviro zvakanaka maningi zvekuti hosha dzinokwanisa kuhinika.

Imbaari gwinyiso remene mitombo yekudhaya inoita inga zviro zvenanto maningi. Pamweni pacho inotobetsera tisingafungiri apo patinenge tarya sechikafu.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya kamushandiro kayaita kanga kakanaka maningi ngenyaya yekuti kaidetsera antu payani pavanenge vasina mari yekuti vaende kuzvibhedhlera zvaiva zviri zviro zvakanaka ngekuti ruzivo rainge rakazara.

Kumushandisire kanoitwa mutombo yekudhaya kakanaka maningi zvirokwazvo ngekuti pamweni pacho kana mare pasina zvinobatsire kuti munotoshore mashakani edu ayani emushango. Tototora toise mumvura tokwatisa, ndaramo yodzoke payainga iri, zviro zvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene mene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi rimweni zuwa ndakashamisika ndashandisa mutombo wandisingazivi kwakuzotoona kuti mutombo wandairya ndichiti chikafu ndeifunga kuti pamwe zviro zvekurya kuti zviite chikafu basi.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi ngenda yekuti pamweni pacho mitombo iyi tinoishandisa payani tisina Mari yekuti tiende kuzvibhedhlera zvinoita zviro kwazvo kuti tisina mare tinoona zvekushandisa kuti hosha ichida kutibata zvisina kumira mushe.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya mitombo yainge yakanaka maningi ngenyaya yekuti imweni yemitombo iyi yaitoshandiswe pachena musingazvizii meitoiisirwe muchikafu teitorya teitoxaseka nekuti pamweni payani hosha dzaitopera dzisati dzanyanya kusimuka zvine simba.

Ibari gwinyiso remene imweni mitombo yekudhaya yaishandiswa kuhina hosha change chikafu zvekuti waitodya chikafu chakanaka cheitotapira asi unenge uchitobatsirika vamweni vacho avatozvizivi ngekuti munenge vachitohina hosha.

Ibaari gwinyiso yemenemene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo dzeanthu zvekuti mitombo iyi inodetsera kakurutu paya patinenge tisina mare yekuti tikwanise kutenge mitombo zvinoita kuti zviro zviite zvakanaka nekuti tinohine hosha nyangwe tisina mare.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya kamushandisirwo kayaiitwa yaikona kushandiswa nevabereki tisingazvizivi. Izvi zvanga zviri zviro zvakakosha maningi kuti taisirwa mutombo mukati mechikafu totishandisa mutombo uya zviro zvaita zvakanaka tisingazivi kuti.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya inenge yakakosha maningi ngenyaya yekuti Mitombo iyi tikaiona pachena matenda emushango anochengeta mota yemupurisa votoona zviri zvakanaka.

Mitombo ye kudhaya yaka kosha maningi zvekuti akuru edu aitodzi sima mu maberere zvaive zviri zviro zvakanaka zvekuti muntu pa anenge asingazwi zvakanaka mitombo yo yaingo torwa yoto shandiswa kuita zviro zvakanaka waitoziya kuti muntu akarwara kuto tora mutombo kwakuto hina hosha antu ozwe zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo yaanhu ngenyaya yekuti inodetsere kuhine hosha pazvinenge zvisine kuite zvakanaka zvinobaatooneke kuti zviro kwazvo mitombo iyi inotidetsera zvotoite zvakanaka ndaramo yedu yoto.

Ibari gwinyiso yemene, zvirokwazvo unobatoone kuti kamushandire kanoita mitombo yekudhaya, kanoratidzire kuti ndizvo zvakaite kuti mitombo yechizvino-zvino igadzirwe. Nenyaya yekuti kuti mitombo yechizvino inogadzirwa, fundo yacho yakabva kumutombo yekudhaya.

Tombo yekudhaya zviro kwazvo yaive yakakosha maningi mundaramo yaantu eya yainge yakakosha ngenyaya yekuti inohine hosha payani patinenge tisina mare yekuti tiende kuzvibhedhlera asi tinotohine hosha ngenyaya yekuti azviiti kuti tirarame ngehosha ngenyaya yekuti mva.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi pandaramo ye antu ngekuti mitombo iyi inoshanda zviro zvisina kumira pazvinenge zvisina kumushe toziya kuti mitombo iyi kana pasina mare ndomitombo yatinokwanisa kushandisa kuti hosha dzihinike.

Ibari gwinyiso remene kamusahndiro kanoita mitombo yekudhaya kwakanaka maningi ngekuti kana chikaitika husiku tisingakwanisi kuenda kuchibhedhlera mutombo uri padhuze nekubereka kuongorora mutombo kwakutopa nengazi zvotoita zviro kwazvo.

Mitombo yekudhaya yakabaikosha maningi ngekuti mitombo iyi pamweni pacho tinotoishandisirwa tisingaziyi zvinovazviri zvakanaka unotoona kuti ndaramo yangu yakuita zvakanaka pamweni pacho usingaziyi mitombo iyi irikudetsera maningi ngekuti mitombo iyi pamweni taitoiisirwa muchikafu.

Ibaari gwinyiso yemene mene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi ngekuti inotidetsera payane patinenge tisingakwanisi kuenda kuzvibhedhleya kana kuti payane patinenge tisina mare . Zvinoita kuti zviite zviro zvakanaka maningi ngekuti zvinoita zvimweni zviro kana pasina mare.

Ibari gwinyiso yemene ruziwo rwemutombo dzekudhaya kwakakodha maningi mundaramo yaanhu kakurutu zviro kwazvo ngenyaaya yekuti hosha idzi dzihinike dzinoda kuti unge uchiziye mutombo zvinoita kuti zviite zviro zvakanaka weishandisa mutombo yekudhaya.

Ibairi gwinyiso yemene mitombo yedu yekudhaya yakakosha maningi ngenyaa yekuti mitombo ino detsera payani patinenge tisina mari yeku enda ku chibhedhleya inoita kuti ndaramo irambe ichi enderera mberi kunyanya nyanya payani patinenge tisina mashizha ekurya tiri ku zvibhedhleya.

Ibari gwinyiso yomene mene mitombo yekudhaya mitombo yanga yakakosha maningi nekuti mitombo yaishandiswe kuhina hosha imweni yemitombo yangayakanaka ngekuti yanga isingashandiswi kamushandisirwo karikuitwe yechizvino zvino neaanhu achidodori kushandise kudhakwa ngekuti mitombo yaibashata wanga usingambofungiri kuda kuimwa kakawanda maningi.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yedu yekudhaya yataiona mumabuya neku tsvake mashango mitombo yanga yakanaka maningi ngenyaya yekuti yayidetsera anhu payani nekuti anhu anga isina mari yekunotenga mitombo yechiyungu zvaitira kuti zvidetsere pakuti hosha ipere.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yainga mitombo yakanaka, ngekuti taiona pachena. Taitoziye kuti kungopinde mushango nemakwati kwaakutotore mitombo, kwaakutokwatisa kana kutsenga zvotoite zviro zvakanaka, zvekuti paizopera zuwa ,ndaramo inenge yashamburuka.

Itobari gwinyiso yemene mene mitombo yekudhaya yanga yakanaka maningi ende kunyangwe nanyamashi yakanaka maningi ngekuti kana tisina mari yekuenda kuzvibhedhlera ndomitombo yatinoshandisa tohinwa hosha toita zviro zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti nanyamushi unotoona kuti antu ekare arikubaarama upenyu hwakakura, akagwinya kupinda yechizvino-zvino. Kutoratidza kuti mitombo yaaishandisa yainga yakasimba maningi.

Ibaari gwinyiso remene mitombo yedu yatinoona muzvimakwasha, muzvikwenzi yakakosha maningi pandaramo yeantu ngenyaya yekuti mukade kutoona antu ekare anga akagwinya maningi zvinova zviri zviro zvakanaka zvinoratidze kuti mitombo yekudhaya yaishanda maningi.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yanga yakakosha maningi ngekuti mitombo yekudhaya yanga isingaoneki tisingaizivi zviro zvoita zvakanaka motorwa zvirwere zvakanaka hosha dzotohinika wotonzwa zvakanaka.

Ibairi gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yedu nenyaya yekuti inodetsera payani zviro pezvinenge zvisingaiti zvakanaka. Zvinoreva kuti petinenge tisingazwi zvakanaka, mitomboyi tikaishandisa ndaramo yedu inoita zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene umweni musi ndakatobaasvika kumusha ndochootozwi ndimbuya angu muzaya ndipoo magwada angu timbopinda mushango timboende kootsvake mutombo ngekuti musi wona uwowo aibatozwe zino mutombo wakatovabetsera pakapera zuva iroro zino ranga ratohina.

Igwinyiso remene mitombo yekudhaya mitombo yainga yakakosha maningi mundaramo yeanhu ngenyaya yekuti mitombo iyi yaitodetsera payani anhu paanenge asina mare yekuti akwanise kuende kuchibhehleya zvinova zviro zvakanaka kuti unga une ruziwo rwemitombo yo nekuti zvaidetsera maningi.